Ishirahamwe ry'uburimyi n'ubworozi, ryatanze inka ku banyagihugu baba muri ako gace, izo nka zikaba ari inka za kijambere, zifise amabara yera n'ayirabura, zikaba ziriko zirisha urubingo bazizaniye. Aho hantu kandi hakaba hazitije ibiti.

Uruhongore rwubakishije amabati ibiti n'imbaho bakaboreramo inka za kija mbere z'amafurizone inzonka zikazifise amabara agiya atandukanyi harimwo zifise amabara yera canga canze na yirabura.

Ishamba ririmwo ibiti vyinshi birebire vyakuze gose hakaba harimwo n’ivyatsi vyinshi hasi vy’ubwoko butandukanye . Ishamba ni ryiza kubera ko rifise akamaro kenshi , ishamba usanga ribamwo ibikoko bitandukanye bifise akamaro Kandi ishamba ritanga imvura.

Hejuru ku musozi hateye ibiti vyinshi bigiye bitandukanye hakaba ari umusozi uri hejuru y'igisagara kineni yacoubatse mu buryo bwa kija mbere kigiye kirimwo amazu maremare n'amagufiya.

Ahantu mu kirundi hari ibiti birebire vyakuze gose vyubwoko butandukanye, iruhande yivyo biti hakaba hari akazu kubakishijwe ivyondo n'amatafari hejuru hariko ibati risa n'ubururu, hakaba hari imbere umurima usa n'udateyemwo ikintu na kimwe, hakaba hari ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi.

Inka nyishi ziragiwe n' umugabo afise inkoni kurutugu yambaye n' inkofero y' impuzu akaba akenyeye n' umupira munda akaba ariko arashorera za nka azitahukanye, izo nka kandi hakaba hariho izikuze nizikiri ntoya.

Ikiyaga kininiya ico kiyaga kikaba gifise ikigwa hagati ico kigwa naco kikiba kiriko ibiti vyinshi ivyatsi vyinshi nkumengo hari ishamba, kuriyo misozi nayo ikikuje ico kiyaga hakaba hari ibiti bire bire n' amashami menshi n' ibarabara rikozwe mu kaburimbi.

Kamariza avyutse aja kuraba inka ziwe ahantu yari yaziziritse ziriko zirarisha imitoto y'ibitoki yari yazikatiye, hakaba hariho imwe ifise amabara yera n'iyirabura iryamye, iyindi nayo isa n'umugina ifise nayandi mabara yera kunda Ifise n'amahembe maremare ikaba ikiriko irarisha.

Ahantu musi y'Umusozi hariko haca uruzi urworuzi rukaba ruriko rumanuka k'umuvuduko mwinshi Kandi aho hantu hakaba ari ahantu hasa nkaho bahora bakura umucanga , hakaba hari urutare rw'amabuye hakaba hariho n'ishamba ry'ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi.

Ikiraro Kirekire Cubakishije Ibiti N'Amabati, Ico Kiraro Kikaba Kigiye Kigabanijemwo Utundi Turaro Duto Duto, Bakaba Bororeramwo Inka Za Kijambere, Hakaba Harimw'Inka Z'Ifrizone, Zifise Amabara Agiye Atandukanye Harimwo Ayera N'Ayirabura. Hakaba Hariho Zimwe Zifise Amahembe Izindi Ntamahembe Zifise.

Kamariza yazindukiye mw'isoko aremesha isoko ry'ivyamwa ivyo vyamwa akaba ari mu bwoko bw'imicungwe bita mandarine akaba yashashe ihema yirabura, agenda apanga uturundo twa ya micungwe bivanye n'amafaranga agiye kubigurisha.

Iraro rininiya yiyaryubakishije amabati n'ibitine utubariro hakaba rimwo ubugumba butobu buto bugiye burimwo intama izo ntama zikazifise amabara y'imugina na yera n'ayirabura hakaba ariho n'izindi zera gusa zikaba ziko zigenda zirisha ivyatsi bazihaye.

Iraro rininiya bororamwo inka zikizungu hakama hubakishijwe isima, nibiti, namabati ,nivyuma hakaba inka zifise amabara yera nayirabura zimwe zikaba ziriko zirisha ivyasti hasi izindi zinwa amazi izindi zinwa sodori ubwato bwazo.

Ikiyaga kininiya ico kiyaga kikaba kirimwo amazi asa nabi ico kiyaga kandi kikaba kirimwo imihuhusi kidatekanye hakaba hariho imisozi myinshi ikikuje ico kiyaga miremire iriko ishamba munsi yiyo misozi hakaba hari n'amazu ahubatse umwengo hari igisagara.

Uruzi rwa ruziba urwo ruzi rukaba rugabanywamo kabiri n'umusozi uriho urutare rw'amabuye hakabari n'ishamba ry'ibiti birebire vyinshi urwo uruzi rukaba rucafuye cane, kubera inzira rucamo ari ivyo ndo busa hakurya hakabari ahantu harishamba n'ibiti vyinshi n'ivyatsi vyagevyimba eza ku nkombe.

BASABOSE aturukije Inka ziwe, izo nka zikaba zifise amahembe mato mato ariko maremare zikaba zifise n'amabara yakagaju n'amabara yera mugahanga, izo nka kandi zikaba zivyibushe zisa neza. BASABOSE akaba afise n'inkoni mu ntoke aziragiye.

Musi y'urugo ahantu hari umuringoti wo muringoti utwara amazi hakaba haraja urububi rutuma hirabura hirya y' umuringoti hakaba ariutwatsi twimijije hasi bakaba bana ateye n'amashurwe hakaba n'itundi dukono tugiye dutemwa amashurwe.

Umusozi muremure uriko ishamba ry'ivyatsi birebire vy'umushinge n'ibiti birebire bigiye bifise amashami menshi hakaba hariho isho ryimbogo , imbogo akaba ari ibikoko biba mw’ ishamba bimeze nk'inka bifise amahembe yigonze kandi bifise amabara yirabura biriko biduga kuri wa musozi.

Ahantu munsi y'ibiti aho hantu hakaba hari ibiti vy'umugano bifise amababi maremare y'urwatsi rubisi, hakaba ari ahantu imvura imanurira ivyo yatwaye. Hakaba hari imicafu igiye itandukanye, ifise n'amabara agiye atandukanye.

inkoko ifise ibara risa n'iritukura ihagaze ahantu hari ivu n'amabuye meshi inyuma yayo hakaba hari n'ivyatsi, Inkoko akaba ari igitungwa ciza kuberako gifise keshi cane, Inkoko itanga amagi kandi amagi afise intunga mubiri nyishi k'umubiri w'umuntu, Inkoko kandi izwi kuba ifise inyama iryoshe.

Basabose avyukiye mu murima yambaye umupira ugomba gusa n'ubururu, yambaye n'ipompo mu mugongo ifise amabara yirabura n'ayagomba gusa ubururu, akaba ariko agenda atera umuti igitegwa ciwe c'imyumbati, ico gitegwa kikaba cama amababi bakunze kurya nk'imboga yitwa isombe.

Indimiro, iyo ndimiro ikaba idaherutswe kubagagwa, ikaba iteyemwo ibiharage vy'ibirembezwa, ikaba inateyemwo ibitoke, ivyo bitoke hakaba harimwo ibikuze n'ibindi bikiri bito bito, kandi muri uwo murima hakaba harimejejemwo n'utundi twatsi duto duto tugiye dutandukanye.

Isoko ry'ivyamwa hakaba hari ahantu kamariza adandariza ku gatanda kubatse n'imbaho kakaba gashasheko ibikaratasi n'imifuko hakaba hari ivyamwa bigiye bitandukanye birimwo imyembe, imicungwe, amabungo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Indimiro niniya, iyo ndimiro ikaba idaherutse kurimwa, ikaba yarimejejemwo ivyatsi bigiye bitandukanye, hakurya hakaba hari ibarabara ry'ivu rikaba rimwo ricamwo ipikipiki n'umuntu ayitwaye akaba yambaye impuzu zirabura.

Ibarabara rinini cane gose ririmwo ibivu hakaba harimwo abantu bariko baratambuka iruhande hakaba har 'umurima munini cane, urimwo ibigori, hakaba hatewemwo iruhande ibigazi birebire.

Ishamba rirerire riri ku musozi. Rikaba ririko ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi. Hakaba hariho ibikoko bimeze n'inka vyo mw'ishamba bakunze kwita imbogo bifise amahembe yigonze bigiye bitagararanye ariko birishiriza muri rya shamba.

Musi y'umusozi ahantu hateguwe hashirwa imirima hashirwa ishure ryigisha ibijanye n'uburimyi, Iryo shure rikaba ryegeranye n'amararo bororeramwo ,Aho hantu hakaba hagiye hagabanga nijemwo ingo z'amabuye Canke Ibiti, hakurya yaho hantu hakaba ahantu Hari imisozi irimyeko Icayi .

Ahantu munsi y'igiti hateguwe gushirwa ingemwe z'amashurwe. Aya mashurwe akaba ariko araterwa, anafatwa neza, kugira ngo azoshobore kugurishwa, canke baje kuyatera ahandi. Kandi aho munsi y'igiti hakaba hari imifuko igiye irimwo ivu bateramwo amashurwe, n'amahema bashirako ya mashurwe.

Basabose ari mw’iraro ryiwe iryo raro rikaba ririmwo inka Yamaza iyo nka ikaba iriko irarisha iyo nka ikaba ifise amabara ayera n'ayirabura ikaba ifise n'amahembe matoya Basabose akaba yambaye agashapo kagomba kwererana n'umupira ugomba gusa ubururu akaba ariko ayiha urwatsi kugirango arabe kwikirya neza.

Basa wose yoroye impene nyinshi za kija mbere zigiye zipanze n'izo indundi izo mpene zikazivuye kurisha akaba zijanya hanu ku rugomero rwa mazi kugira ngo zishobore kunywa amazi izo mpene zikaba zigiye zifise amabara atandukanye arimwo izirabura izo umugina n'izindi zera.

Ahantu ku nzira y'isoko hakaba hari umufungo w'imboga, imboga z'ilengalenga, zikaba zirindiriye yuko baza kuzigura canke uwuzidandaza azitwara ahantu kuzibika ahantu zitazopfa. Hakaba hari umufuko ufise amabara atukura urimwo ibiraya aho hafi.

Umurima muniniya urimwo ibitegwa bigiye bitandukanye, n'ibiti birebire, bikaba vyegereye ahantu urugo rwubakishije amabuye maniniya y'urutare yo mu mazi, hakaba hariho n'ahandi hubakishije amatafari ahiye n'isima, hakaba ari musi hari ivyatsi barunzeho, n'ibindi vyiyumishije, n'ibindi vyimejeje.

Ikibanza kinini bariko baradandarizamwo ivyamwa bitandukanye harimwo indimu, ikaroti ,itomati, imboga zitandukanye n'abantu benshi b'abagore bambaye ibitenge.

Umugabo azindukiye mu murima araba uk'ibigori vyiwe biriko birakura, asanga kimwe mu bigori vyiwe kirarwaye kandi cakubiswe n'izuba catanguye kwumisha amababi yaco, kubera izuba ryinshi kandi kikiri gitoya uwo mugabo akaba yambaye ibirato vyuguruye n'agapira kagomba gutukura.

Imeza y'imbaho, ikaba iteretseko ibihwanya vyinshi, ivyo bihwanya bikaba vyarumye barabisoromye igihe kininiya babitereka ahantu, ivyo bihwanya rero bikaba bifise ibara rigomba gusa n'umugina werurutse bikaba bifise n'inkondo yayo.

Inka nyinshi ziri ahantu mumisozi ziri hagati mukibuga hakaba hari abantu benshi bari inyuma yazo basa nabariko baraziraba canke bagiye kuzigura iz'inka zifise amabara atandukanye zimwe zifise ibara ry'irabura izindi zifise amabara avanze ayera canke irisa nivu , iz'inka zimwe zikaba zifise amahembe matoya izindi zifise amahembe maremare.

Ahantu kw'isoko hari abantu bagiye kugura ivyamwa, bamwe bakaba bafise ibikapo, bagiye kuguriramwo ivyo vyamwa. Ivyo vyamwa bikaba biri m'utubasi tugiye dutandukanye, akaba ari imicungwe yo mubwoko bubiri, mandarine n'imicungwe isanzwe.

Ishamba ririmwo ibiti vyinshi bakaba bariko bararitema bafata ibiti babikurako amashami, amashami bakayakuramwo amakara ibihimba binini binini navyo bakabisaturamwo inkwi zo gucanisha bakaba bagiye babisaturamwo uduce duto duto.

Ahantu mu kibano, hakaba hagiye hari ibiti bigiye bitandukanye, n'ivyatsi vyimejeje munsi y'inzu, hakaba hari ibiti vy'imbembe, ibiti vy'ibigazi n'ibindi bigiye bitandukanye, Kandi hakaba hari hirya amashamba maremare.

Umugore mw’isoko yazanye amashu menshi meza , ayo mashu amwe akaba akiri matoto ayandi nayo akaba asa nk’ayahishiye. Ayo mashu amwe akaba afise ibishishwa vyinshi ayandi bayatotoye ,akaba agiye arundanije ahantu hirya naho hakaba hari imifuko irimwo ibishishwa vyazo.

Musi y'umusozi ahantu har abana n'indi misozi myinshi igiye ihekeranye iyo misozi imwe n'imwe ikabigiye iriko amashamba hakariho nibibaya bigiye birimwo imirima yicaye hakabaye na handi ku musozi aboneka nk'aho hoba hari ikirunga.

Ahantu ku nzira hakaba hari imodoka ihahagaze iyo modoka ikaba ifise amabara y'ubururu n'ayera n'ayandi majambo yanditseko aha hantu ku nzira hakaba hari urugo rw'ubakishije amatafari ahiye asize n'irangi ryera indani hakaba hari igiti kirekire c'amashami meshi.

Uruzi runiniya ugwo ruzi rukaba rurimwo igikoko kininiya kiba mu mazi ico gikoko kikaba citwa ingona, kandi ico gikoko kikaba cajanye utwana twayo duheruka kuvuka kidutwaye mu kanwa kikaba casamye kugirango kidushire mu mazi dushobore kwiga kwoga.

Uruzi runini yiya rukabari urwegeranye n'inkombe iteko ibiti birebire cane ivyo biti bikabime mu bwoko bw'ibigazi n'ibindi vyatsi vyage vyimeza abaantu ivyatsi birebire hako uruhande hakaba hari ishamba ry'ibiti vy'imikaratusi na ryonye gizitanye riri kuri iryo nkombe.

Umugabo w'umuhinga mu bijanye n'amashamba akaba yambaye agapira k'urwatsilubisi n'i pantarigomba kwiruruka akaba yambaye imashini mu mugongo ifise ikintu kimeze nk'umupanga mu nugi kigenda gikata ivyatsi n'ibiti biri muri iryo shamba akaba yambaye n'akantu kamukingira mu maso.

Mu mwonga ahantu ishirahamwe ryateye umuceri uwo muceri ukaba wataguye kunaga ufise amababi atotahaye umeze neza, uwo muceri ukaba ugabuyemwo imirima itatu hakaba hari n'uwundi ugabuyemwo agasozi kariko utwatsi tugiye dutandukanye, hirya naho hakaba hateye umuceri.

Ahantu ku nzira y'ikirundi hakaba hagiye hateye ibiti birebire vy'amashami menshi vyo biti bikaba biri mu bwoko bw'ibigazi, hakaba hari ku ruhande imirima igiye itandukanye irimyemwo ibiterwa vy'ubwoko butandukanye harimwo ibigori n'ibindi bigiye bitandukanye, hakaba hariho n'ivyatsi vyagiye vyimeza aho hafi.

Itongo rininiya ririmyemywo ibigori, iryo tongo bakaba batanguye kurisoroma hakaba hariho n'ibindi vyatsi vyagiye bimera kunkengera y'iryo tongo, ivyatsi birimwo urwiri n'ibindi vyagiye vyumiramwo hakaba hari igiti kirekire giteye aho hantu, n'inzu yubakishije isima n'amatafari ahiye.

Umuganda w'ibitungwa akaba yambaye agashati gaciye amaboko k'ugwatsi rubisi gwanditseko amajambo yanditse mw'ibara ryera akaba yambaye n'ibirato birebire vyirabura n'ipantalo igomba gusa n'umugina akaba ariko arapompa Inka ziri mu kiraro yubakishije imbaho n'ivyuma izo nka nazo zikaba zifise amahembe maremare.

Uruzi runiniya ugwo ruzi rukaba rugabuyemwo kubiri n' ishamba rininiya riri kukigwa iryo shamba rikaba ryuzuyemwo ibiti vyinshi vyinzitane bifise amababi y'ugwatsi rubisi hakaba kuruhande hari ahantu mumazi hari urubobi.

Ahantu kunzira hateguriwe aho abantu baca hakaba hari utuntu tw'udusima twubatswe muburyo tw'uduti dusize amarangi atukura n'utwera twerekanako ahohantu bitemerewe kuharenga, hakaba hari n'urugo rundi gw'ubakishijwe ivyuma n'isima hirya yagwo hakaba hari ibiti birebire vy'amashami menshi.

Ishamba rininiya ry'ivyatsi vyinshi iryo shamba rikaba ririmwo ubwoko bw'ibiti bigiye bitandukanye hakaba hariho imikaratusi ibiti vy'ivyamwa n'ibigazi hakaba hari hateyemwo n'amateke n'ibitoki ivyo bitoki kandi bikaba bikiri bitoya bitarakura

Ibarabara rirerire, iryo barabara rikaba ry'ubakishijwe ikaburimbi rikaba ririmwo ricamwo abantu hakaba hariko hacamwo nama pikipiki k'uruhande y'iryo barabara hakaba hari ahantu hari ibiti vyinshi vy'ibigazi n'ivyatsi vyimejeje k'uruhande ruguru yaryo naho hakaba hari ishamba ry'ibiti vyinshi bizitanye.

Umugabo yicaye akaba ariko arakama inka iyonka ikaba iziritse ikiziriko ku maguru iyonka kandi ikaba ifise n'amahembe yigonze matoya aho hantu ariko arakamira hakaba hakikujwe nizindinka zimwe zikaba ziryamye, izindi zikaba zihagaze z'amahembe maremare izonka kandi zikaba zisa n'umugina.

Ahantu kunkombe y'ikiyaga har'umucanga hakaba hari namato abiri ari mumazi, hakaba harih abantu babiri bahagaze mubwato bukozwe mu mbaho n'ibiti hakaba n'ubundi bwato butarimw'abantu hakaba n'uwundi muntu ahagaze ku nkombe ariko arababwira.

Umurima muniniya baheruka gusoromamwo ibigori hakaba harasigayemwo imisigati yumiramwo uwo murima kandi ukaba wari mejejemwo ivyatsi birimwo urwiri n'ibindi bigiye bitandukanye kandi uwo murima ukaba wegeranye nuwundi murima w'ibitoke vyinshi hakaba aho hantu hanubatswe utuzi dutoya twubakishijwe amatafari y'ivyondo.

Kamariza yafashe ifu ayishira kugakemanyi , agenda kuraba yanka yiwe imwe afise, inka yirabura, itagira amahembe, ariko arayigaburira son de riz akaba yambaye igitenge afunze nikindi mumutwe, kandi iyonka ikaba iri muruhongore rwubakishije ibiti.

Umugore yambaye ikanzu y'igitenge n'agasha koshi akaba azindutse ashora imicungwa yiwe imeze neza isa nkihishiye akaba yishoye mu gitunga kijishije muduti, kandi akaba yambaye n'agatambara mu mutwe afise n'ingatayikoze mu gitenge akaba yambaye n'amarore.

Ahantu bari b aratanguye kubaka bagomba bahehubake inzu ahantu hakabarimejeje ivyatsi vyo mu bwoko bigiye bitandukanye andi, naho hakabari umucanga hiryo yaho hantu hakabari umurima w'ibitebwa bigira bitandukanye hakabari n'amazubagiye yubatsa aho hantu.

Ahantu mu ndimiro hateye imboga zubwoko butandukanye hafi yaho hakaba hateretse inkono zibumvye mwibumba ,izo nkono zikaba zigiye zirimwo ivyamwa vyubwoko bw'indimu, iyo nkono ikaba yuzuyemwo indimu zihiye izindi zikiri mbisi kuruhande hakaba haruzemwo izindi ndimu

Inzira y'ikirundi hakaba, ariko hacamwo abagabo batatu n'umugore umwe bamwe bakaba bikoreye inkwi bavuye gutasha zikaba zigiye ziboheshejwe imigozi bamwe bakabambaye amapanara bagomba gusa n'umugina yandi agomba kwirabura bakaba bari ko baca hafi y'ahantu hari ishamba ry'ibiti vyinshi n'vyatsi vyinshi rizitanyu.

Uruzi rwa rusizi rukaba rwarazanye umucanga hejuru uwo mucanga ukaba uhagaze ko inyoni dende zifise amaguru maremare hakaba hariho n'ibindi bikoko biba mu mazi biri mu bwoko bw'imvubu, hakaba hariho imvubu niniya ifise n'akana kayo ku ruhande, hakaba gariho n'izindi ziri mu mazi.

Ishirahamwe ry’abarimyi n’aborozi ryavyukiye kuraba abarimyi. Abo barimyi bakaba bahawe imivyuka y’ibijumbu bazotera mu mirima yabo, abo barimyi bose bakaba ar’abagore, abagore kandi bakaba babahaye ibi karatasi vyanditseko ukuntu iyo mivyuka izorimwa

Umurima wimejejemwo ibindi vyatsi, uwo murima ukaba warutewemwo ibiharage birembeye hakabaye n'ahandi hari ikigunda c'ibitoki hakaba ariho ibitoki bikiri bitobito n'ibindi bikuze, kandi uwo murima ukaba waragiye umeramwo n'ibindi biterwa bigiye bitandukanye, bikaba bimeze nkaho aho hantu haderuka kurimwa.

Umurima muniniya utemwo ibiharage, umurima ukaba uteye igomwe kuraba, kubera ukuntu ushishe unatotahaye, hakaba hari n'urugo rugiye ruzungurutse uwo murima wubakishije amatafari n'isima, hiryo yugo rugo hakabari ibiti biteye aho hantu vy'amashami menshi, kandi birebire, hakabari n'izindi nzu zubatse aho hantu.

Ikiyaga kininiya ca tanganyika, kikaba kirimwo ibikoko butatu bininiya cane biba mu mazi ivyo bikoko bikaba vyitwa Imvubu bibiri murivyo bikaba bidugije umutwe bishaka gusohoka muri ca kiyaga ikindi naco kikaba casamye nkuko umengo kirashonje.

Ikiyaga kininiya kiri hagati y'imisozi, ico kiyaga kikaba kirimwo ubwato, ubwato bukozwe mu mbaho, mu biti, kikaba kiri kumwe n'umudahara wayo bakoresha bariko barabutwara, ukaba umudahara urambitse mu bwato hagati, ico kiyaga rero kikaba kiri hagati y'imisozi ibiri nayone, iyo misozi ikaba ifise ishamba ryinshi cane ry'ibiti vyinshi.

Ahantu kukiyaga hakaba har'ubwato buri mu mazi .ubwo bwato bukaba busize amabara y'urwatsi rubisi kand'ubwo bwato bukaba bukozwe mu mbaho no mubiti bukaba buriko buja ahantu ku nkombe hatey'ibiti birebire cane n'ivyatsi, vyinshi, ivyo biti bikaba biri mi bwoko bw'ibigazi.

Igiyaga kininiya ca tanganyika kikaba gihana imbibe n'imisozi miremire cane iyo misozi ikaba iriko imirima n'ibiti vyinshi n'ishamba, kandi ku nkombe hakaba hagiye himejejeho urubingo arizo inka zirya aho hantu hakaba herekana ko kandi har'umuco

Kamariza avyukiye mw'iraro ryiwe ryubakishije amatafar'ahiye n'isima hakaba hakikujwe n'inzu , hakaba hari inka nyinshi zifis'amabara atandukanye hariho ay'umugina , ayera, n'ayirabura kamariza akaba afunze igitambara mu mutwe yambaye n'igitenge kigomba gusa n'ubururu.

Ku musozi wateza hari ahantu himejije ivyatsi ivyo vyatsi bimwe bikaba vyumye ibindi bikaba bigitotaye, hakaba ari n'akayira k'ikirundi gashika aahantu hubatsa urugo rukagubakishije isima n'amatafara hiye hakaba ari ho amadirisha n'imiryango, hirya yaho hakaba ari ahantu hateye ibitoki ri biti.

Inzira y'ikirundi iyo nzika bica musi y'ibiti vyinshi cane vyapfunganye hejuru dur bitikubera amashami menshi bikaba vyaragiye birahuza amashami vyurugara bikoraye ikintu kimeze nk'urusenge hejuru ku rande, naho hakabare ahantu hari udupfuko tugiye duteyemo amashugwe.

Ikibanza categuriwe kwanikamwo inkwi, izo nkwi zikaba zisatuye mu buryo bungana, kandi zikaba zubakiwe mu buryo busanzwe, barashinze ibiti kugira hashobora gupangwa aho hantu, hepfo yaho hakaba hari ibiti vyumye bitemye, ahandi hakaba hari imirima myinshi itotahaye.

Ahantu imbere y’isoko hari inzira abantu bariko baracamwo bavuye gusuma, hakaba hahagaze Umugabo , imbere yiwe hakaba hari abagore baremye isoko y’ivyamwa , ivyamwa bikaba biri mu bitunga . Ivyo vyamwa hakaba harimwo imicungwe na mandarine imbere hakaba hari n’imodoka ziriko zirahaca.

Imisozi ibiri irabana, iyo misozi ikaba irimwo icayi hakaba hari n'iyindi myonga igiye iri munsi yiyo misozi, iyo misozi kandi ikaba igiye ikikujwe n'ibiti nandi mashamba. Hakaba hariho nahantu munsi y'umusozi harimye haca amazi gusa.

Uruhongore rwiza rwubatswe mu buryo bwa kijambere , inyuma rukaba rwubakishije n’amabuye yo mu mazi ni Sima , imbere n’aho rukaba rwubakishijwe n’ibiti n’imbaho . Hakaba hariyo inka iteye igomwe ivyibushe isa neza, iyo nka ikaba ifise amabara yera n’ayirabura n’amahembe magufiya.

Ahantu ku nkengero y'ikiyaga hakaba hari umucanga mwiza abantu bakunda gutembererako, hakaba hari n'ibiti biteye aho hantu vy'amashami menshi bire bire. Hakaba hari igikoko kiba mu mazi bakunze kwita imvubu kiriko kiratembera aho hantu, ico gikoko kandi kikaba gikunda kurya abantu.

Imbuga nini iya ikaba yubatsemwo ibiraro ivyo biraro ikavyubakishije ibiti hakaba hororerwa inka nyinshi z'umubwoko wumwe izonka zikaba zambaye n'amaparata ku matwi hakaba ariho izavyaye zifise inyana zazo, kandi zonyana na zo zikazirikumwe na nyina.

Ahantu imbere y'urugo bahuriye ibiharage hakaba harasigaye ibitogwa vy'ibiharage hakaba hicaye imbata niniya yera ifise n'umunwa muremure ugomba gutukura n'ibirokoroko bitukura, hirya yiyombata hakaba hari ibindi bipapuro biriko ibotogwa vy'ibiharage.

Umurima uteyemwo igiterwa c'umwumbati kikaba kikiri gitoyi kitarakura kikaba gifise amababi bakunze kwita isombe, ayo mababi akaba ari maremare nk'urwatsi rutoto ikaba ifise n'udushami tugomba gutukura

Ahantu ku nzira, baciye inzira y'ivu. Iyo nzira kandi ikaba ikikujwe n'imirima igiye itandukanye. Hakaba hariho n'umurima uri ruguru y'iyo barabara y'ibigazi bikuze, hepfo naho hakaba hariho ibiterwa bigiye bitandukanye. Kuriryo barabara hakaba haciye umuferege utwara amazi.

Umwana wa karoli yashoye ibitunguru aheruka kw'imbura akaba yabishoye abisasa kw'ihemu hasi kugira ngo umuntu ashobore kuza yitorera ivyashakar ivyo atwara ha kurya hakaba ari umugabo, ariko aratoramwo ivyoashaka bishira mu mabase amabase akagiye afise amabara atandukanyu.

Ahantu ku nzira, iyo nzira ikaba iriko icamwo umugabo ari kw'igare. Uwo mugabo akaba afise akantu ku rutugu k'urwatsi rubisi. Hafi y'ivyo nzira hakaba hari ibiti vy'ibigazi n'imirima, hakaba n'ibindi vyatsi vyumiye ku nzira.

Ahantu mu mwonga uwo mwonga ukaba urimwo uruzi rugenda rucamwo hagati hakaba hari ahantu hari ivyatsi vyumye n'ibindi bigitotahaye ayo mazi rero hakaba ari hagakoko ko mw'ishamba kamezenw imene bita ingeregere ikabirikirasimbuka y'amazi kugira ngo ishobore kuja hakurya.

Umusozi muniniya, uwo musozi ukaba uriko ibiterwa vy’ubwoko butandukanye, hakaba hariho n’akandi gace ku musozi kariko ibiti vyinshi, hakaba hariho n’ahandi harimye ibitoke gusa. Hagati y’ivyo biterwa hakaba hari ahantu hubatswe inzu zibiri z’amategura kandi zubatswe neza.

Aha hantu, uruzi rugabanwemwo kabiri. Urwo ruzi rukaba rugabanwemwo kabiri numusozi uriko amabuye menshi n’ibivu vyinshi, bikaba bifis n’ibiti: ishamba ry’ibiti birebire n’ivyatsi vyinshi. Kuruhande naho, hakaba hari n’inkombe ririko ivyatsi n’ibiti birebire.

Hamwe musi y'urugo kwa eronimu impene za aluzariya ni ho ziriwe zirarisha luzariya yamaze kuzicura yatashe, ariko eronimu yashitse avuga ko impene za luzariya zamwoneye ibiterwa uburerishavurira niga eronimu yamyaco rutokeko ni yabona ruzariya muniga.

Ahantu hariko harategurwa ingemwe z'ibiterwa kugira ngo bizoshobore kuvamwo imbuto bazotera handi hakaba ari abagabo babiri n'umugore umwe umwe akaba yambaye igitambara mu mutwe umugabo na we yambaye panaro yirabura n'inshati igomba gutukura bakaba, ariko bararaba za ngemwe bateye ukuntu zimerewe.

Iraro rininiya ryubatswe mu buryo bwa kijambere, iryo raro rikaba ryubakishijwe amatari ahiye n'isima rikaba rinasize irangi ryera, iryo raro bakaba bororeramwo inkoko nyinshi za kijambere, bakaba baragiye bazishiramwo utuntu ziriramwo, utwo tuntu tukaba dufise amabara agiye atandukanye, ayatukura n'ayera.

Ku nkombe y’uruzi hakaba hari umucanga mwiza abantu bakwota , hakaba hari n’Ubundi bwato bigiye bukozwe mu biti no mu mbaho , ubwo bwato nabwo bukaba buteretse ku nkombe hakaba hari n’utundi tuzu twubatse mu kirundi bakoresheje ivyatsi, utwo tuzu natwo abantu bakaba bakunda kutwicaramwo.

Urugo rwubakishijwe akayungiro n'ibiti bihagaze indani hakaba hari n'ibindi biti birebire bitagira amashami menshi , hakaba hari n'ibindi bitagira amashami ,hakaba harimwo ubwoko bw'imbata bufise amabara atandukanye ayera ,ayirabura ,n'ayagomba kweruruka.

Ahantu ku nkombe y'uruzi hari amabuye menshi y'urutere ayo mabuye akaba, arimo n'ivyatsi vyumye vyumiye aho hantu hakaba har'igikoko kiba mu mazi kininiya c'amagaragamvya, ico gikoko kikaba citwa ingona kiriko kiramanuka kija gisubira muri yamazi.

Akayirak'ikirundi kaja muhira kakaba kegeranye n'imirima ibiri itewemwo ibigori n'ibiharage iyo mirima, kandi kaba yarasivye yaramezemwo vyatsi vyinshi bigiye bitandukanye hakaba hari n'umurongo w'ibiti birebire cane ivyo biti bakaba bavyita ibigazi bikunda kuvamo amavuta yo gutekesha.

Basabose na Karori bari mu murima bashiramwo umwavu wa kijambere hafi y'ibigori kugirango bishobore gukura neza kubera bimwe na bimwe vyahuye n'ikibazo co kubura imvura bigahura n'izuba ryinshi.

Umurimyi yitwa Basabose akaba ariko arayora ivu; iryo vu akaba ariko arikura mu murima usanzwe wera cane kugira ngo barijane mw'ihinguriro barabe barabe ikiri muri iryo vu bashobore kugishira ahandi naho here cane. Akaba ariko akoresha igipahwa n'inkorofani kugira ngo atware iryo vu.

Ahantu kw'ivu, hakaba hateye igiterwa. Ico giterwa akaba ariho kikiduga kiva mw'ivu. Kikaba gifise amababi abiri asa n'urwatsi rubisi; ayandi mababi akaba akibumbiye hamwe ataraduga neza ngo aserure imitwe. Hakaba hariho n'utundi duterwa turi ku ruhande dutanguye kuduza imigera yatwo.

Kamariza afise agacupa karekare kagomba gusa n'ubururu, kakaba gafise n'udukaratasi rugiye ruzungurutseko, ruriko amabara y'umuhondo, ay'urwatsi n'ayera. Ayo mabara akaba yandikishije amabara yirabura, yerekana ikiri mu gacupa.

Umushakashatsi w'ibiterwa akaba yambaye isarubeti igomba gusa ubururu yambaye nigikingira intoki gikozwe muri parasitike cera akaba afise agakoroboyi karimwo urwatsi n'umuti kugira ngo arabe ico giterwa ahantu gishobora gukurira neza akaba afise nibindi bikoresho vy'ubuhanga ngurukanabumenyi ariko arakoresha.

Ahantu bakundurira hakaba ariho bashize umwavu bakaba, ariko barakura kuri wa mwavu bashira mu nkorufani kugira ngo bawutware mu murima bashobore gutera bizokwere neza hafi y' uwo mwavu hakaba ari ibindi vyatsi vyakibihimeza bitotaye n'bindi vyatsi vyumye baharunze.

Ahantu hafi yumurima hakaba hateretse imifuko ine iyo mifuko ine ikaba irimwo ibijanye n'uburimyi bakoresha hakaba hariko amajambo yandikishije amabara y'urwatsi n'ayubururu, kandi iyo mifuko ikaba itonze ingana.

Umurima w'itomati ukaba usasiye ivyatsi vyumye hakaba hariho umugabo yambaye isarubeti ifise inkofero iyo nkofero ikaba yirabura niyo sarubeti ikaba yirabura akaba ahetse ipompo isa n'umuhondo iyo pompo akaba irimwo umuti ariko apompa aya tomati kugirango ishobore kuyirinda udukoko.

Ububiko bw'ihinguriro rya karori bukaba bwarubaswe mu buyo bwa kija mbere bwubakishijwe amatafarahiye n'isima n'amabati mashasha hakaba harimwo imifuko myinshi igiye ipanze igerekeranije iyo mifuko ikaba yera iriko n'amajambo yanditse mugwana sirubisi.

Umugabo ahagaze mu murima akaba yambaye i sarubeti yirabura n'agatambara mu mutwe kagomba kwera n'inkofero yirabura akaba yambaye n'ipompo ifise amabara y'urwatsi n'ay’umuhondo akaba ariko arapompa ibiterwa kugira ngo abirinde udukoko.

Umuganga w'ibitungwa n'ibiterwa akaba ariko aravanga umuti awushira mw'ipompo, akaba afise agacupa k'umuti mu ntoki gafise ibara ryirabura n'igikaratasi kigomba kwera kizungurutse kagacupa, hirya naho hakaba hari abantu bahakoraniye bariko barigishwa ukuntu umuti ukora.

Kagabo ahagaze mu murima w'imboga yambaye ipantaro izinze igomba kweruruka, akaba hejuru nta kintu yambaye, mu mugongo naho akaba afise ipompo ifise amabara y'umuhondo n'ayubururu ifise n'agapira kirabura ariko gacamwo umuti ariko arapompesha za mboga kugira ngo ashobore kuzirinda udukoko.

Ubusitani burimwo ivyatsi biteye neza buteye mu buryo bwa kijambere, ubwo busitani hakaba hariko haracamwo imashini igenda ivomera vya vyatsi, iyo mashini ikaba ikozwe mu vyuma nibindi vyuma bigiye bitandukanye bifise amabara y'umuhondo n'ayatukura.

Umuganga w'ibiterwa yambaye isarubeti isa n'ubururu n'inbintu yambaye muntoki vya parasitike bikingir'iminwe ,afise n'agapompo gatoyi gafis'ibara ryera niry'ubururu ,akaba arik arapoma amashurwe kugirango ashobore gukura neza bazoyagurishe.

Amafi maniniya ari mu bwoko bw'amasamaki maniniya akaba ahejeje kurobwa mu kiyaga ca Tanganyika, ayo mafi rero akaba agiye afise amababa manini manini kandi ayo mafi akaba agiye guhingurwamwo ivyokurya canke bakabanza bakayabika.

Ibase niniya isa n'urwatsi rubisi ikab'irimwo indagara nyinshi bahejeje kuroba , izo ndagara bakaba bagiye kuzanikira kugira ngo zizoshobore kumar'igihe zitarapfa, canke ng'abantu bazirye zibarwe nabi.

N,imeza iriko imfungugwa zitandukanye harimwo; ifi, ikaroti , itomati ,ibiraya bikaba bifise amabara atandukanye harimwo ; iritukura irya icatsi kibisi ni ryera.

Ahantu mu mwonga hakaba hari ivyuzi ivyo vyuzi akabororamwo amafi ivyo vyuzi rero bikaba bikikujwe n'imirima iri ku misozi n'ibiti vyinshi biri ho irya y'ivyo vyuzi hamwe nahamwe hakaba ahateye ahandi na ho hataraterwa.

Ahantu hateretse ibase isa ubururu ikaba irimwo amasamaki manini na matoya ,ayo masamaki baka bayarobesheje urusenga rutaringaniye kuko rwagiye ruroba amafi atangana ayo masamake akaba agiye guhingugwamwo ivyokurya.

Umuceri utetse neza uwo muceri ukaba uteretseko inyama zitatu, izo nyama zikaba ziri mubwoko bw'amafi abaze. Amafi kandi akaba ari meza kumagara y'abantu. Ukaba ukikujwe n'ivyamwa vy'amatomati n'indimu zikase.

Isorori iteretse ku meza ikozwe mu mbaho ,hakaba hateretseko isorori yera icafyeko udushurwe tugiye dutandukanye amabara y'urwatsi nay'umuhondo nayagomba gutukura ,iyo sororité ikaba irimwo ivyo kurya birimwo isosi n'inyama.

Mawe anteguriye isahani iriko ifi ibaze n'ibiraya vyaciye mu mavuta no tudimuduka se neza nakandi gasorori kagiye karimwo amavuta y'inka yera yashize kunutuboga hejuru hakabarino n'ibindi biteguye ku ruhande kugira ngo bibe bishajije.

Umugore adandaza ibiribwa biva mu mazi, harimwo indagara, n'ibindi bigiye bitandukanye, akaba abidandaza mu mashashe agiye asa amabara atandukanye, hariho ay'ugwatsi rubisi, ayera, n'ayagomba gusa umugina, kandi yose akaba atonze ku murongo agiye arimwo ivyo bidandazwa.

Ikibuga c'indege kirwako indege ntoya za kajugujugu, izo ndege hakaba hariko hagwa indege y'abashinzwe umutekano iriko amabara yera n'ivyandiko vyandikishije amabara yirabura n'amatara agiye atukura, iyo ndege ikaba iriko irwa ahantu bayiteguriye.

Mwihinguriro hari ahantu bashira amafi ayo mafi akaba ariho bayategurira bayabaga bayakuramwo ivyo munda bakaba bariko babaga ifi ifise amabara yera nayagomba kwirabura, nagomba kwereruka ikaba ibaze munda bayiteretse kurubaho bakatirako.

Ahantu babagira hakaba hari amafi menshi bavuye kuroba. Ayo mafi akaba ari mu bwoko bw'amasamaki maniniya. Ayo mafi amwe n'amwe akaba agiye azirikanije ku biziriko bikozwe mu biti. Ivyo biziriko kandi bikaba bisa n'urwatsi rubisi. Ayo mafi rero akaba agiye gutunganwa, agakuramwo ivyo munda kugira ngo ashoborwe gushorwa ku isoko

Nyokuru yazimanye umushitsi indagara ziciye mu mavuta zimeze neza ziryoshe aca ashiraho akadimu gakase neza hagati yazo n'agatomati ga kase n'agatunguru kameze neza agenda ashirako nuduti twamenyo kugira ngo bibe bisa neza.

Ahantu kunkombe y'ikiyaga ico kiyaga kikaba gifise ubwato butatu buri mumazi ubwo bwato bukaba bukozwe mubiti no mumbaho hakaba hagiye harimwo abantu bariko bakora igikorwa cokuroba kandi kunyengero yico kiyaga hakaba hari ibiti vyinshi nivyatsi vyinshi vyahimejeje.

Isahani niniya yirabura, iyo sahani ikaba iteguyeko ifi zibiri zikasemwo kabiri, izo fi zikaba zirikumwe nibiraya bacishije mumavuta namazi yamagi. Ayo mazi akaba ariyo bagiye kubitekesha.

Mu kiyaga kininiya ca Tanganyika hari ubwato bukozwe mu mbaho no mu biti, hakaba harimwo abasore babiri bariko barakoresha utugozi kugira ngo bashobore kuroba. Ubwo bwato bukaba bugiye burimwo ibikoresho bigiye bitandukanye, n'abo bantu bakaba begereye inkombe ahantu hateye ibiti vyinshi.

Abarovyi bariko baroba mu kiyaga bakaba bariko bakoresha urusenga rukozwe muvyuma nakayungiro kagomba gusa nurwatsi bakaba barovyemwo amafi maniniya ari mu bwoko bwamasake hakaba hariho umugozi uriko urabikwega.

Imeza ikozwe mu mbaho, iyo meza ikaba iteretseko agatambara kajishije, ako gatambara kandi kakaba gateretseko isahani yera iriko indagara, iriko n'akadimu gakase neza n'icupa ry'urwatsi rubisi irimwo inzoga n'amarori.

Ahantu hari ivyatsi vyinshi vyatanguye gukura hagati hakaba harimwo ibiti vy'ibitoki bitanguye gukura inyuma yavyo hari ibindi biti vy'ubwoko butandukanye vyakuze bikaba birebire hakaba hari ikirere ciza hariko haraka izuba rikeya hari n'ibicu bikeya; iruhande yivyo vyatsi hakaba hari ibarabara vy'ivu.

Akazu yubakishijwe n'ibiti birebire n'amabati kakaba kari hafi y'ahantu bashize ibirembezwa vy'ibigori hakaba hari n'ahantu handi hasa nkaho bakongoreye imisigati y'ibiti vy'ibigori.

Umurima w’ikaroti ugiye ugabanyijemwo amaterase kandi ukaba usasiwe n’ivyatsi vyumye , Uwo murima ukaba wareze neza ukaba ushishe n’amabara y’urwatsi rubisi kubera Ikaroti zitaratangura kwuma ukaba usungurutswe n’ibiti birebire vy’amashami menshi .

Umurima muniniya ukaba uciyemo kabiri, hakabaho umurima urimye neza, uteyemwo n'ibitegwa uciyemwo n'amaterase, hakabaho n'uwundi murima utarimye wimejejemwo ivyatsi bigiye bitandukanye, hakabaho abungere bariko baragenda bahira ivyatsi vyo gushira inka.

Umurima muniniya ukaba uteyemwo ibiraya, ivyo biraya navyo bikaba bisa nk'ivyeze bikaba bigeze gusoromwa, hakurya naho hakaba hari uwundi murima usa nkaho uteyemwo ibigori imisigati yayo yumye, ukaba ukikujwe n'ibiti birebire vy'amashami menshi.

Ibiti birebire vy'umukaratusi hakabaho ubwoko butatu bw'imikaratusi, Imikaratusi izana amababi yera n'iyindi izana amababi y'urwatsi rubisi n'iyindi igomba gutukura, iyo y'amababi yera akaba akoreshwa nk'umuti ku bantu barwaye ingwara z'amaraso canke inkorora.

Umurima muniniya uteyemwo imivyuka y'ibijumbu. Iyo mivyuka ikaba ikiri mitoya, hakaba hariho imwe n'imwe yatanguye kuzana amashugwe yerekana kwitanguye kwama. Muri ivyo bijumbu hakaba harimejejemwo ibindi vyatsi birimwo urwiri n'ibindi bigiye bitandukanye.

Indimiro, yo ndimiro ikaba irimye neza iciyemwo uduterasi dutoduto ikaba iteyemwo n’ibitoke , hakaba hariho n’ibindi biterwa bitobito bigikura arivyo biterwa vy’ibigori, bikaba ariho bikiduga barabibagariye bisa neza hakaba hariho n’ibiti bikikuje uwo murima .

Musi y'urugo ahantu hari gusitaribwo ivyatsi n'imirimi gitandukanye hakabari urugo gubakishije amatafarahiye n'isima hakabari n'ivyatsi vyagiye vyimeza aho hantu hakabari ibiti vy'amashurwe no tune twasi dutodoto turi higya yico giti.

Umurima Muremure Uteyemw'Ibiraya Ukaba Biteye Mu Buryo Bwa Kijambere, Barabitereye Kumurongo, Bikaba Bikikujwe N'Ibiti Birebire Vy'Amashami Menshi. Hakurya Hakaba Hari Inzu Yubakishije Amabati N'Amatafari Y'Ivyondo, Kandi Hakaba Hari N'Umurima W'Ibitoki.

N'umurima munini cane ukaba urimwo ubwatsi bwimeza hasi hakaba hari n'amababi y'ibigori yumye iruhande hakaba har'ishamba rinini ry'ibiti birebire.

Ikibuga kinini kirimwe ivyatsi hari umugabo, ariko'ikinga iyambaye umupira w'ibara ritukura akaba yambaye n'ipanaro yirabura imbere yiwe hari abandi bantu babiri hakaba hari n'uwondi iyicaye mu vyatsi hasi imbere yabo hari inzu zisize ibara ry'ubururu zifse n'amabani ya sa n'ubururu hakaba hari ibitikura hande vyakuze ibikabirebire.

Umurima muniniya uteyemwo ibiraya ibiraya akaba ari Ikiribwa gikunzwe n’abantu benshi kandi gikunze no kuboneka kw’isoko bikaba ari ibiraya bikiri bitoto bifise amababi akiri matoto ariko bitarazana amashurwe vyerekana ko biriko birama, hakaba hakikujwe n’ibiti birebire vy’amashami menshi hakurya hakaba hari inzu yubakishije amatafari n’ivyondo.

Ubusitani bininiya burimwo ivyatsi biri mu bwoko rw'urwiri ,ubwo busitani bukaba burimwo inzira yikirundi abantu bacamwo baja mu kibano ,hakaba hari ishamba rininiya rizungurutse ahantu hakaba hari nama poto ariko intsinga z'umuyaga nkuba .

Umurima munini urimwo ibigori vyinshi vyumye, hagati hakaba harimwo abagabo babiri. Ku ruhande hari umwana mutoya, kure y'uwo murima hakaba hari ibiti bire bire gose vy'ubwoko butandukanye vyakuze cane. hAkaba hari ikirere ciza hariko haraka akazuba, hakaba hari n'ibicu vyinshi mu kirere.

Ikibuga kinini kirimwo ivyatsi mvyinshi hagati harimwo ibiti vy'ibigore n'ibibabi vy 'ibigori vyumye hakaba hasa nk'umurima abantu bahevye, inyuma har'ibiti birebire gose, hakaba hari n'inzu inyuma y'izo nzu hakaba har'umusozi muremure gose ,hakaba har'ikirere gisa n'igikanye.

Intabire ndende, iyo ntabire ikaba iciyemwo amaterase, ikaba ihejeje kurimwa, hakurya y'iyo ntabire hakaba hari uwundi murima batararima usa nkuwuvuyemwo ibigori, kandi ukaba ukikujwe n'ibiti birebire vy'amashami menshi.

Ikibanza kinini cane kirimwo inzu yubatse mu vyondo, hakaba harimwo umuryango usa n'ubururu, iruhande hakaba hari ibiti vy'igitoki n'amashugwe.

Umurima muniniya w'i bilaya wo murimuka uwugiye urimwo n'ibishitsi vy'ibiti vy'ibigori vyumiyemo hakaba ariho n'amateke agiya ateye muri uwo murima hakurya yo murima hakabateye ibiti birebire n'ibindi bitobito bitarakura neza vy'amashami menshi.

Ahantu ku rugo hakaba ahateye giti ico giti kikaba camwa ivuka, kandi kikaba kiri kumwe n'ibindi biti bigiye vyubakishije urwo rugo hakaba ari na handi hubakishijwe urubingo hakaba hari ameze ibindi vyatsu bigira bitandukanye ivyarandaranzeko n'ibindi biteye hasi.

Umurima munininya, uwo murima ukaba uteyemwo ibiharage , ivyo biharage bikaba biri mu bwoko bw'ibirembezo , kandi ivyo biharage bikaba bikuze vyaratanguye kuzana amashurwe kugira ngo bizane imikerera vyere Ivyo biharage kandi bakaba barabishingiye ibiti vy'ibirembezo .

Inyuma y'inzu hateye ubwoko bw'ibiti bigeye bitandukanye, harimwo ibiti vy'isombe bikaba ari vyo vyama imyumbati, hakabaho n'amateke, hakabo n'ibitoke, n'ibindi bigeye bitandukanye. Hakaba hari n'ubundi bwoko bw'ivyatsi bito bito vyimejeje aho hantu, hirya na ho hakaba hubakitse urugo rw'amatafari y'ivyondo n'inzu yubatse mu buryo bwa kijambere.

Indimiro niniya iyo ndimiro ikaba irimwo ivyatsi birebire nibindi bigufiya ikaba idaheruka kurimwa ariko hepfo yaho hakaba hari umurima uheruka gusoromwamwo ibigori n'imisagati yavyo ikaba yarumiye mu murima.

Munsi y'urugo hari igiti kirekire gifise amashami menshi, ico giti kikaba gifise n'amashurwe hejuru. Ayo mashurwe akaba afise ibara ryera n'ayagomba gusa umuhondo. Ku ruhande naho hakaba hari n'ibindi biti vyagiye vyimeza, hasi naho hakaba hari ivyatsi bigufiya vyimejeje.

Ahantu kw'ibarabara, iryo barabara rikaba rikozwe n'ikaburimbi, hakaba hari n'ahandi hari ivyatsi bigiye bitandukanye birebire, bigufiya n'imirima igiye itandukanye y'ibigori n'iyindi y'ibindi biterwa, kandi hakaba hari n'abantu bariko bagendagenda muriryo barabara.

Musi y'urugo hateye igiti c'ivoka, ico giti kikaba cama amavoka meza y'ikirundi, kikaba gifise n'amashami menshi. Kandi ivoka ikaba ari nziza ku magara y'umuntu kandi bamwe na bamwe bakaba bayihinguramwo amavuta n'ibindi bigiye bitandukanye.

Indimiro niniya, iyo ndimiro ikaba iciwemwo amaterasi kandi hakaba hagiye himejejemwo ivyatsi, ibindi navyo bikaba vyumye birambitse muri ya ndimiro. Hakabaho n'ibindi biti bigikura bikiri bitoya n'ibindi birebire vyakuze bishamitse cane.

Indimiro y'ubwatsi yikabateyemo ubwatsi bw'inka bakunze kwita urubingo hakabanateye ibitoki vyinshi bgiye binashingiye vyamye hakaba n'ibindi vyatsi vyumiye mumurima ivyo vyacika ari vyo bakuye mu biterwa basoromye.

Umurima muniniya urimyemwo ibijumbu, hakaba hari imivyuka imwe minini yatanguye kwumisha amababi iyindi nayo ikaba igitotahaye, hakabaho n'utundi twatsi dutoduto twagiye twimeza muri ya mivyuka y'ibijumbu, haba hari n'amateke agiye ateye muri uwo murima.

Umurima urimwo ibitegwa bigiye bitandukanye ukaba urimwo ibiraya nibindi vyari vyimejeje muruwo murima ukaba urimwo nibiti vyumiyemwo haba harimwo nibindi vyatsi vyagiye bimera kuruhande. Hakurya naho habaka hariho umurima w’Ibigori baheruka gusoroma hariyo imisigati yumiyemwo.

Munsi y'umusozi ahantu hameze umushinge w'ivyatsi, uwo mushi ukaba urimwo urwiri rwarimejejemwo, hepfo yaho naho hakaba hari ibiti bigiye bifise amahwa n'ibindi vyagiye vyumiramwo inzitane y'ibiti, aho hantu kandi hakaba hasa nk'ahantu hatarishirizwa ibitungwa.

Uriko umanuka munsi yo muhira hari ahantu hamanuka himejeje ivyatsi birimwo urwiri n'ibindi vyatsi bigiye bitandukanye. Ivyo vyatsi hakaba hariho n'ibindi bibiri hejuru vyumiyeko vyagiye bikoroka ku biti biteye aho hantu. Hakaba hariho n'ibindi vyatsi vy'ibiti birebire, n'amahwa.

Musi y'urugo harakaza ukubakishije ibiti n'amabati ako kazo akaba, ariko bashiramwo umwimbu wavuye mu murima hakuryako hakaba hari imirembezo iri musi y'igiti iyoi ndikabayegetse kuri ka kazo handi hakaba ari ivyatsi vyumye bishashe hasi.

Habaye ibikorwa rusangi ,ivyo bikorwa rusangi bisiga biteje ibiti ku musozi wacu bakaba baragiye baterako ibiti vy'ubwoko butandukanye bakaba baradutereye igiti c'ivoka za kijambere ahantu bagiteye hakaba hakikujwe n'ivyatsi birebire bigiye bitandukanye.

Umurima uciyemwo amaterasi, uwo murima ukaba urimyemwo ibiterwa bigiye bitandukanye, hakaba hari nahandi hatarimye hagiye himeza ivyatsi bigiye bitandukanye, hakurya naho hakaba hari umurima w'ibitoki nibindi biti bigiye bitandukanye.

Data aheruka guter'ibiti hepfo y'umurima twateyemwo imyumbati akaba aheruka guter'ibiti vy'umukaratusi bikiri bitoya , akaba ar'ubwoko bw'imikaratusi bwera. Hakaba hariho n'ibindi vyatsi vyagiye vyimeza aho hafi kandi umukaratusi akaba ari mwiza uvura inkorora.

Indimiro idaheruka kurimwa; iyo ndimiro ikaba yarimejejewo ivyatsi bigiye bitandukanye harimwo ugwiri n'ibindi vyagiye vyumiramwo kubera ari ahantu baheruka gusoroma. Hakaba haboneka nk'ahantu haheruka kurimwa ibigori n'imisigati yavyo ikaba yarumiyemwo, hakurya hakaba hari n'ibiti birebire vy'amashami menshi hakaba hanubatswe n'inzu.

Itongo rininiya ririmwo ivyatsi vyimejeje n'ibiti, hakurya hakaba hari n'umurima uteyemwo ibiterwa bigiye bitandukanye, bikaba bizungurutse n'ibiti birebire vy'amashami menshi bizungurutse aho hantu. Aho hantu kandi hakaba haboneka nk'ahantu harimwe kera.

Umurima muniniya w’ibigori vyiza vya kijambere ivyo bigori bikaba vyeze . Igiti kimwe c’ikigori kikaba caragiye giheka ibigori bibiri bibiri hakaba hari ibindi bigori vyeze cane bitangura no kwumisha amababi yavyo.

Umurima w'ibigori, uwo murima ukaba uteyemwo ibigori vyeze, kandi ivyo bigori bikaba vyaragiye biheka ibigori vyinshi, igiti kimwe c'ikigori kikaba gihetse ibigori bitatu, kandi uwo murima ukaba waranimejejemwo ibindi vyatsi bito bito birimwo ugwiri, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ahantu ku nzira iyo nzira akabari y'ikirundi hakab hariko haca umugore yikoreye ibido avuye kuvoma mu mwonga, aho hantu ku nzira hakaba hari uduti twiyumishije turi aho hasi hakurya hakaba hari inzu zubatse n'ibiti biteye birebire n'ibitoke.

Umurima urimwo amabuye menshi agiye atandukanye , haba ayo mu mazi nayandi yagiye yibumbamwo ibinonko .Hakaba haramezemwo igiharage ico giharage kikaba caratanguye gukura caradugij'amababi , amababi yaco akaba yarariwe n'udukoko amwe namwe ayandi akimeze neza.

kamariza n'umwana wiwe bavuye kw'isoko bavuye gusuma umwana wiwe akaba afise udufuko tubiri muntoke nawe akaba yikoreye inkono kumutwe n'ibindi afise muntoke akaba anahetse umwana. Bakaba bariko baraca mukayira k'ikirundi kari munsi y'urugo.

Abantu benshi bari mu murima. Harimwo abagabo n'abagore. Bariko bararima bakoresheje amasuka. Hakaba hari umugore akenyeye igitenge, yambaye n'umupira wera ufise inkofero. Hakaba hariho n'uwundi mugabo yambaye umupira w'ibara ritukura,. Hakaba hari n'uwundi ariko ararima atambaye umupira, yambaye ipantaro gusa. Inyuma yabo hari imisozi myinshi iriko ibiti birebire.

Umugore akenyeye igitenge afise umupira ugomba gusa ubururu uwo mupira ukaba ari uwamaboko maremare yawuzinze afunze n'igitambara mu mutwe akaba anezerewe cane afise akanyamuneza kubera ibiterwa vyiwe bimeze neza.

Umurima urimwo ibigori vyinshi bimwe bitarasha neza ibindi vyahiye, ibigori bikaba ari ibitegwa vyiza kubera ko bifise akamaro kenshi cane Kandi bifise n’intungamubiri , ibigori bitanga inguvu ku mubiri w ‘umuntu kandi ibigori bituma Umunyu agwanya indwara zimwe zimwe zitandukanye , ibigori abantu benshi bakunda ku bikoresha mu gukora ifu y’umutsima.

Igiterwa c'i pera akaba ari igiterwa gikunda kwera mu kwa mbere no mu kwa kabiri mu meze ya mbere y'umwaka, hakaba hariho ayo ndawe yamuye ayatereka ku meza ayo mapera akaba ayagifise amababo yayo, kandi amapera akabasankayadahiye neza.

Musi y'urugo ahantu bazirika impene hakaba hari ibiti bishinze muri iyo mbuga iyo mbuga bakaba bayizirikamwo impene barindiriye ko zituruka, izo mpene w akazifise amabara agira acanga canje arimo ayera ayirabura nayo umugina, kandi zindi zifsibara arimwe girabura.

Umurima muniniya w'ibiraya uwo murima ukaba uhagazemwo abagabo babiri, bambaye udupira dusa tw'urwatsi rubisi, n'inkofero ku bitugu umwe akaba yambaye ipantaro y'irabura uwundi yeruruka bakaba bari m'umurima w'ibiraya vyatanguye kuzana amashurwe kugira ngo vyera.

Umurima urimwo ibigori vyinshi bitanguye gukura neza ibigori n'ibitegwa vyiza bifise akamaro kenshi Kandi bifise n'intunga mubiri nyinshi, Ibigori bitanga inguvu kumubiri Kandi bifasha umubiri kugwanya ingwara zimwe zimwe zitandukanye ibigori abantu barabikunda kuberako bifise akamaro kenshi aho babikoramwo ifu yumutsima.

Umugabo yambaye ikoti ry'ubururu, yambaye n'ishati n'ipantaro isa n'ubururu, ahagaze imbere y'umurima uteyemwo ivyamwa vyinshi. Uyu murima ukaba uri ahantu hasa nko mu misozi, inyuma yiwe hari imisozi myinshi hariko n'ivyatsi vyinshi n'ibiti birebire, hakaba hari ikirere ciza hariko haraka izuba rikeya.

Imikerera irambitse hantu iye mikerera ikabiboneka nk'aho igisoromwa, kandi kaba igifise inkondo, kandi hakaba ariho n'amandi mababi agiye ari ku ruhande biboneka yuko iye mikerera ikiri mu murima, kandi imikerera ikabiribwa nk'imboga bantu bayikunda cane.

Abantu benshi bari mu murima munini uteyemwo ibiraya hakaba hari umugore imbere yambaye umupira usa n'ibara ry'umuhondo, akaba afise ibiraya muntoki akenyeye n'igitenge yambaye n'igitambara mumutwe, iruhande gwiwe hari umugore ateruye umwana kurundi ,ruhande hari abandi bagore batatu basa nabariko baratwenga.

Impene yakija mbere iziritse ku giti bakababayiziritse kugira ngo ishobore kurisha ivyatsi biri hafi y'ico giti kugira ngo ntije no kwonera abantu hakabari inzu yubakishije amatafarahiye n'isima yubatse aruguru y'ivyo vyatsi hafi yhaho ya yampene izirize.

Isahani yera, iyo sahani ikaba iriko amateke ane, ayo mateke abiri muriyo akaba adasatuye, ayandi abiri akaba asatuye, imwe ikaba isatuyemwo kabiri iyindi bayisaturiyemwo hagati.

Bavuye kwamura imicungwe baca bayishira ahantu mu gitunga ico gitunga kikiba cuzuyemwo imicungwe myinshi imwe n' imwe ikaba igifise amababi yavyo iyindi nayo ikaba igifise inkondo kandi iyo micungwe imwe ikaba ihishiye iyindi itarasha neza.

Ibigori vyokeje biri hejuru y'amatafari abiri, munsi yivyo bigori hakaba hari amakara, inyuma hakaba hari ibindi bigori bidatonoye. Ibigori akaba ari ibiterwa vyiza, abantu bakunda cane kubera ko biryoha, kandi bakaba bashobora kubirya bitandukanye, aho bamwe bavyoza abandi bakabikoramwo ifu, canke bakabiteka mu mazi.

Umurima muniniya uri hafi y'ihinguriro, uwo murima ukaba urimyemwo ibigori, hakaba hari abagabo babiri bariko barabagara vyabigori kugira ngo bishobore gukura neza. Hakaba hariho uwundi mugabo nawe ari hari y'ihangare banikaho ibigori, kugira ngo vyume neza, uwundi nawe akaba ariko arabisya kugira ngo abijane muri rya hinguriro.

Ishirahamwe ry'uburimyi n'ubworozi rikaba ryazindukiye mu murima w'ibiharage baheruka gutera, ivyo biharage bikaba vyaratewe bikozweko ubushakashatsi bwo kuraba ukuntu bizogwira kandi bikaba vyaratewe mu buryo bwa kijambere bugendeye ku murongo.

Kamariza avyukiye mu murima ahantu arik ategurira ingemwe z'ibiti , akaba ari ko afata ivu ayishira mu dusheshe twirabura kugira ngo ashobore guteramo vya biti az arabivomera bizomererwe neza , hakurya yaho ari ko arabikorera hakaba ari ibiti vyinshi n'ivyatsi.

Umurima muniniya w'ibigori uwo murima ukaba urimwo ibigori vyiza cane vya kijambere, ivyo bigori bikaba bigenda birahekana bibiribibiri ku giti kimwe, ivyo bigori kandi bikaba vyeze cane vyatanguye kumisha amababi hakaba hariho nibindi bigitotahaye.

Agatanda kameze nk'ingazi bakaba bashirako ibidandazwa bigiye bitandukanye birimwo ibirungo n'ibindi vy'ivyamwa akaba ari ; ibitunguru ,intore, n'ibindi bigiye bitandukanye hakaba hari n'uducupa tw'itomati zihinguwe bashizemwo ibindi birungo.

Isahani niniya yera, ikaba irunzeko imboga ziri mu bwoko b'ibitore. Ivyo bitore bakaba babikoresha bariko barakaranga, canke bashira mu ndya kugira ngo ziryohe. Ivyo bitore bikaba hariho ubwoko bugiye butandukanye: ibitukura, iv'urwatsi rubisi, n'ibigomba gusa umuhondo. Kuriyo sahani rero hakaba hariho ubwoko bw'ibitore bitukura.

Umushakashatsi w'uburimyi akaba ari mu murima, ariko arakora ubushakashatsi bujanye n'ivyo biterwa bitewe muri uyo murima. Ivyo biterwa bikaba bitewe ahantu hakingiwe n'izuba, bakaba barakoresheje amahema bahakingira.

Igiti kirekire c'imicungwe yo micungweikarimwe bwoko bwa mandarine ikabifise amababi menshi asa n'ugwatsira ubisi ikaba yaranamye ivyamwa vyinshi vyamwa bimwe bikabikira ibibisi bitarasha neza ibindi ntatozahiye vyatanguwe no guhindura ibara.

Isoko ry'ivyamwa ryaremye iryo soko rikaba ryaremeshejwe n'abagore bagire batandukanye hakaba ari umugore yashashiye umupfuko wera agenda ashirako uturundo tw'amatunda ayo matunda akaba ari amatunda y'ikirundi yeze, kandi ahiye ameze neza.

Ibigori vyumye vyanikiye hasi kuzuba hakaba hari abantu basa n'abariko barabiraba umwe ni umugore akenyeye igitenge uyundi ni umugabo yambaye agapira gasa n'ibara ry'umuhondo hakaba hari umugore afise umutaka mu ntoki inyuma yabo hari umurima w'ibitoki kure gato hakaba hari n'umurima w'ibigori inyuma gose hakaba hari imisozi miremire.

Abagore bavyukiye mu murima abo bagore bakaba bakenyeye ibitenge hakaba hariho nabamwe bafunze ibitambara mu mutwe. Bakaba bavyutse baja gusoroma ibiraya, ibiraya vyeze neza kandi bininiya bamwe bakaba bariko barabikurako amababi yavyo abandi babishira mumifuko.

Umwonga mininiya ukaba ugiye iciyemwo imirima igiye itandukanye ya bamwe na bamwe bamwe bakaba bariko barayirima abandi batera abo bantu bakaba bari mu ngero zitandukanye harimwo abagabo, abagore, n'abana.

Agakemanyi gakozwe nk'agandugu ako gasandugu kaba gasa n' ugwatsi rubisi kakaba karimwo imikerera yasoromwe ikaba isa n' ugwatsi rubisi ikaba ihiye imwe ihagaze iyindi ikitse.

Basabose ari mu murima arikumwe nuwundi mugabo ashinzwe kuraba imikurire n'imibereho y'ibiterwa akaba ariko arasoroma ibigori vyiwe aheruka gutera, ivyo bigori akaba ari ibigori vya kijambere bikaba vyaragiye biheka bibiri bibiri.

Umurima munini uteyemwo ubwoko bw'imboga bukaba bwama igiterwa vyitwa igitore bakaba bagikoresha bariko barakaranga kugirango baryoshe irya, hakaba hariho ibitore bibiri vyameze kugiti kimwe kikaba kikiri kizima gisa n'urwatsi rubisi ikindi gisa nkicavuye kigomba gutukura

Imyumbati ya kirundi ikaba ivuwe gusuromwa, iyo myumbati akaba ariho imiremire n'imigufiya n'iyeze neza ira vyibuha niyindi ikiri mitomito, ikaba igifise imiziko uruhande ikiriko n'ivyondo iyo myumbati ikabigiye kujanwa hantu bakayanikira canke bakayitonora bakayiteka.

Igiti kirekire c'amashami menshi n'amababi menshi cama amapera, amapera akaba akundwa n'abana canecane kubera yuko araryoha, ico giti rero kikaba caramye ipera, iryo pera rikaba risa n'ugwatsi rubisi, iryo pera rikaba rigifise inkondo yayo.

Abagabo batatu bavyukiye mu murima w'imboga, bakaba bariko barahuza imihombo itwara amazi, iyo mutombo bakaba bashaka kuyihuza kugira ngo ize iravomera za mboga. Muri abo bagabo hakaba harimwo umwe yambaye inkofero igomba kwera abandi nabo bakaba bambaye ibirato vyuguruye.

Umurima muniniya uteyemwo ibiti vy' ivyamwa hakaba hari igiti c'ivoka gifise amababi matoto iyo voka zikaba zatanguye kwama zikaba zikiri ntoya zitarakomera bakaba bakunze kuzita imitobo izo voka zikaba zigifashe ku nkondo zazo.

Ishami ry'ipera, iryo pera rikaba ryaramye, hakaba hariko amapera atarasha neza y'urwatsi rubisi. Ayo mapera akaba akundwa cane n'abana kubera yuko abaryohera kandi amapera arahingurwamwo imitobe igiye itandukanye.

Ahantu imbere y'isoko hari ibarabara ry'ikaburimbi ririko ricamwo ipikipiki , hakaba hari n'abandi bashashe imifuko kw'ibaraza ry'isoko bariko badandaza ibiharage n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye , ivyo biribwa bikaba biri mu mifuko yera.

Dawe yatetse ibijumbu vya kija mbere ivyo bijumbu bikaba vyahiye bakaba basatuyemwo kimwe ico kimwe kikaba gifise indani hagomba gusa nk'umutuku benjeye inyuma na wo hakagomba gusa n'umutuku wijimye hakaba n'ikindi kidakase.

Intama zibiri ziriko zirarisha ahantu hatoshe, hari ivyatsi vyiza. Kandi hakaba hateye n'ibiti vy'amasederi vyinshi birebire. Izo ntama hakaba hariho ininiya iziruta ifise ivyoya vyinshi, bigomba gusa n'umugina, ibindi bikaba vyera. Hakaba hariho n'iyindi isa nk'iyikuze igeze kwima. Hakaba hariho n'umwagazi wazo.

Abanyagihugu baherekejwe n'abashinzwe n'umutekano bakaba bavuye kukivibi bikoreye amasuka, hakaba hari umugore ari imbere yabo akenyeye igitenge kirimwo amabara y'ubururu nayatukura. Akaba afunze n'igitambara mu mutwe akaba afise n'akanyamuneza ariko aratwenga.

Umurima afise akarima kaniniya yarimyemo imboga azirima mu buryo bwiza agendeye ku murongo izindagenda zizitira uwo mugore akaba akenyeye igitenge afise umupira yazinzewo amaboko maremare akaba afunze arwitambara mu mutwe uwo mugore, kandi akabanezerewe, ariko aramwenyura, ariko araraba ibiterwa vy'ukunu ba merewe.

Ano ku meza bateretse amateke ayo mateke bakaba bayita amafilu ayo mafilu rero akaba asoromwe vuba aka kiboneka ko akiri matoto ayo mateke rero bakaba benshi bakunda ku yarya atetse abandi ramwo akayanikira bakavanamwo ifu.

Ahantu kugatanda kubakushijwe ibiti hashasheko ihema rigomba gusa n'umuhondo, hakaba hari n'akayungiro kagomba kwirabura gashasheko ibigori vyanikiye .Kamariza akaba yazindukiyeyo yambaye igitenge n'ikoti igomba gutukura n'agatambara mumutwe ariko arasanza vyabigori kugira vyumye neza.

Kamariza avuye gusoroma ibiraya mu cibare ciwe akaba aryohewe afise n'ibindi afise mu ntoki arikarere kabamwerekeje umwimbu akwiyaho hantu akaba yiyambariye ikanzu igomba gusa n'ubururu n'agashati kera kanatukura n'igitambara mu mutwe akaba afise n'isuka inyuma yiwe ifise umuhini munini.

Kanyange aheruka gusoroma umurima wiwe w'intore, akaba yagemuye nkeya kw'isoko kugira arabe ko yoronka amahera yo kugura ibindi, akaba yagemuye intore, zimwe zikaba zihishiye, izindi zikiri mbisi, akaba yazitwaye mw'ibase igomba gutukura.

Ahantu ku nzira y'ikirundi hakaba ari abana babiri umwana umwe akabari mu murima yambaye impuzu zigomba gusa ubururu uwundi nawe akaba yambaye ijipo yirabura n'umupira ugomba kweruruka akabahagaze ku nkengero z'inzira ahantu hari amabuye y'urutare.

Inama y'ishira hamwe ikaba yahuje abarimyi abo barimyi akabafise ingemwe z'ibiti mu ntoki bagiye gutera ibiti kugira ngo nzoshobore kubarinda isuri batwarira ibiterwa vyabo hakabari h abantu bo mu ngenzi zitandukanye ari ho abagabo n'abagore bakaba bagomba batere vya biti.

Karori akora uburimyi bujanye n'iterambere tugezemwo, akaba arima itomati z'ikizungu. Izo tomati zikaba zera cane kandi zikunze kuba aho hantu. Akaba yarazishingiye ibiti kugira ngo zishobore gukurirako zitavunitse, ashiramwo n'amazi ya kijambere aza arazivomera.

Agasahani kirabura kakaba kariko indimu zibiri zikasemwo kabiri. Hakaba hari ibipande bibiri; ivyo bipande bikaba bifise ibishishwa vy'urwatsi rubisi, indani naho bikaba bifise urwatsi rwerurutse. Indimu ikaba ari nziza ku magara y'umuntu ikaba inamufasha kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ahantu munsi w'umugina hakabari barabara yipu rikabaririko abantu bashoye ivyamwa vy'intanasi babitwaye ku magare binge bikabigiye biboshe ku biti biboshe kuri yamagare abandi na bo bakabari babifise mu bitunga abandi bakabariko barazan'amaguru.

Ka nyange yateye imboga amumurima wiwe iyo mboga ikaba yera ubwoko bw'imboga bimeze nk'intore bikaba bisa n'umugina ubwo bwoko bukaba bwama ku biti bigufiya bikaba bifishe amababi manini manini, ariko matoto.

Ishira hamwe ry'abarimyi n'aborozi ryazindukiye mu murima kugira ngo bashobore kuvugana ukuntu bazosoroma iyo mirima, hakaba ariho abagore n'abagabo abagore bakaba bahetsa abana banakenyeye ibitenge wanafunze bitambara mu mutwe, hakabamwo ari umurima w'ibigori n'uwoibiharage.

Ku gisenge co muhira nataritse igitoki c'imihwi, ico gitoki kikaba kimwe catanguye, ikindi naco kikaba kitarasha neza, ikindi naco kikiri kibisi . Ico gitoki kikaba kirindiriye kuja gushorwa kw'isoko.

Karori mpuye nawe mw'isoko ariko aradandaza ibijanye n'imboga, nivyamwa nibindi biribwa bigiye bitandukanye akaba yambaye ipantaro igomba gusa n'ubururu n'umupira urimwo amabara yera nayubururu akaba ariko adandaza intore, imboga ,amakaroti ni bitunguru bigiye bitandukanye.

Abagabo bazindukiye mu murima w'imyumbati bagiye gusoroma abo bagabo bamwe bakaba banezerewe bariko baratwengera umwimbu bakuye muri uwo murima abandi nabo bakaba bakiri ku kivi bariko barasoroma bakurayo imyumbati mu murima.

Umurima muniniya wishiramwe ry'abarimyi n'aborozi baheruka gutera uwu murimukabatanguye kunaga ibigori bateyemo hakaba arimwo abantu babiri bariko barabagarira vya bigori kugira ngo bishobore gukura neza ivyo bigori bikaba bikikujwe n'ishambo ry'ibiti vyinshi n'ibindi vyasi hakaba ariho n'inzira z'ikirundi.

Umugabo avyiwushe afya akanyamu neza arikaratwenga uwo mugabo akaba afise isuka ku wutugu ifise umuhini muremure, kandi akaba yiriko arito aba telefoni akoresheje ukundi kuboko akaba ahagaze mu murimo w'ibigori vyeze bifise amababiri agitotahye nayandi yatanguye kwuma.

Ahantu m'umwonga hari idengeri ry'amazi hakaba hari abarimyi bagiye batandukanye bo mungeri zitandukanye harimwo ;abagabo ,abagore n'abana bakaba bariko bararima w'amwonga kugirango bateremwo umuceri hakaba hari n'iyindi mirima hirya bamaze guteremwo umuceri.

Kanyange ashoye imyembe kw'isoko iyo myembe hakaba harimwo iyihiye cane niyitarasha neza iyihiye cane ikaba igiye ifise utuntu twirabura hasi akaba ayijanye mu kabase kagomba gusa n’ubururu.

Iraro rininiya ririmwo utuzo duto duto twubakishijwe utwuma dutoya bororeramwo inkwavu izo nkwavu rero zikagenda ziri muri utwo tuzu hakaba hari akararo karimwo urukwavu rininiya rwera rufise nutwana dutanu tune tukaba twera akandi kakaba gasa numugina.

Haremye isoko y'intama n'impene abo hantu hakabari abantu benshi bo mu ngeru zitandukanye harimwo abagore abagabo hakaba ari n'abana bakiri batoya bahetswe hakaba ari ntama nyinshi zera n'izindi zisa n'umugina bakaba zimwe baziboshe izindi bakiri ko barazumvikana ko amahera.

Musi y'urugo hateye igiti ici camwa ico camwe akaba ari ico imicungwe imicungwe isosera cane ikaba bariko barayamurera mw'ibase itukura, kandi ico camwa kikaba gikunda gukorwamwo imitobe canke bakakigemura uko kimeza abantu akakirya gitonoye.

Kw'isoko hari ibitunga vyinshi birimwo ivyamwa bigiye bitandukanye ivyo vyamwa bikaba harimwo:imihwi, amabungo, imicungwe hakaba hari n'abagore bariko barabidandaza bagiye bambaye ibitenge abandi nabo bakaba bagiye baremesha isoko babizanye mutubase.

Ahantu ku mwonga uwo mwonga ukaburiko amahema avyatandukanye banitseko amasaka n'ibindi biterwa hakabo ari ho abantu babiri n'umwana mutoya bagaze hafi imifuko irimwo ibiterwa vyo biterwa bikaba biriko biranikwa.

Ishirahamwe ry'abarimyi n'aborozi bagiye kuraba umurima wawo w'ibigori bikiri bitoya bitarakura ukwo umerewe baka bambaye imipira isa yera n'inkofero ziza n'ubururu bamwe bakababariko barashiramwo umwavu abandi bongeramwo imbuto.

Ku musozi muremure wateza hakaba ariho imirima iyo mirima ikabigiye emye ko icayi ico cahi ikakaba kikiri gitora kitaragira gusoromwa, kandi hakaba ari n'ibindi vyatsi vyumye migiye bisosiye ico cayi hagati n'ahagati canke ku nkengero z'uwo murema hakabari ibi bitibirebire vy'amashami menshi.

Umusozi muremure uwo musozi ukaba uciyeko amaterase hakaba habereye ibikogwa rusangi vyokurema wa musozi kugirango bahashire indimiro bazoteremwo ibitegwa bigiye bitandukanye. Hakaba hari abantu benshi bo mungeri zitandukanye harimwo abagabo n'abagore.

Karori avuye gusoroma igitoke ciza giteye igomwe kuraba mw’itongo ryiwe acagitereka ahantu mu muferege kugira ngo amakakama abanze agihereko. Ico gitoke kikaba kigiye gukoreshwa cakirwa abashitsi baze kuryoherwa.

Karori ariko adandaza ivyamya bigiye bitandutandukanye imboga n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye harimwo itomati, intore ,amakaroti, ibitunguru, indimu n'ibindi vyishi kandi akaba ariko abipanga agendeye ku bwoko bwavyo.

Ishira hamwe ry'abarimyi n'aborozi ryazindukiye mu mirima y'abanyagihugu kugira ngo bashobore kuraba aho ibiterwa vyabo bimeze ni uko bariko baravyitwaramwo bamwe bakaba, ariko arabafasha gushiramwo umwavu abandi bongeramwo imbuto, kandi bakaba banezerewe.

Karori yateye ibigori musi y'urugo ivyo bigori bikaba vyarakuze bikaba bifise ibiti birebire bifise n'amababagitotahaye n'ayandi yatanguye kuuma ivyo bigori, kandi bikaba bisasiye ivyatsi vyumye hakaba n'ibindi vyatsi bitobito vyimejejemwo.

Ubwoko bw'amateke y'amarundi aya mateke bakaba bakunze kuyita amafyiru mu kirundi ciza akaba arundanyije ahantu hamwe bavuye kuyasoroma aya mateke akaba arindiriye kugira ngo bazoyahinguremwo ifu canke bayateke mu mazi kugira ngo abantu bashobore kuyarya.

Ahantu hubatse udutanda hari n'amahema n'utuyungiro banitseko ibitegwa, harimwo ibigori n'ibindi bitandukanye hakaba hari umugore ariko arabisanza uwo mugore akaba akenyeye igitenge yambaye n'umupira w'amaboko maremare utukura n'agatambara k'ugwatsi rubusi mu mutwe.

Wa murima wa karori ukaba wareze cane umurima uteye igomwe kuraba ushishe uwu murima ukaba ufise ibiti vy'ibigori vyagiye vyama bigaheka bikaba bihetse ibigori bitatu bitatu ivyo bigori rero bikaba bigeze gusoromwa.

Umugabo yicaye mu murima uwo mugabo akaba yambaye umupira wera wishirahamwe ryabarimyi n'aborozi akaba yambaye n'inkofera yera yanditseko namajambo yirabura akaba ayambaye n'ipantaro igomba gusa numugina akaba ariko araraba mumurima wiwe wintore ukuntu umerewe hakaba hari n'ibindi biti bigiye biteye muruwo murima.

Mvuye gusyesha ifu nsanga iyo fu bayinogeje cane iyo fu ikaba yari iy'uburo ikaba iri mu mufuko ufise amabara agiye atandukanye harimwo ay'ubururu ayera ay'urwatsi rubisi n'ayirabura nay'umuhondo ikaba iteretse ku meza ikozwe mu mbaho.

Ivoka ikatiwe ku meza iyo voka ikaba isa nkiyiryoshe cane kubera imwe ikaba iboneka nkaho ntamazi arimwo ari ivoka yumutsima iyindi nayo ikaba ifise urubuto, iyo voka kandi ikaba igiye gukoreshwa iribwa canke bayihinguramwo ibindi bigiye bitandukanye.

Ahantu hirya y'umurima hakaba hahagaze abantu b'ingero zitandukanye harimwo : abagabo n'abagore ,abagore bakaba bekenyeye ibitenge , hakaba hariho n'umwe afunze igitambara mu mutwe bakaba bafise akanyamuneza bahagaze ahantu hanikiye ibiharage bakaba bariko baraganira ico bobikoza.

Ishirahamwe ry'abarimyi n'aborozi ryazindukiye mu murima riraba imyumbati baheruka gutera ukuntu imerewe. Hakaba hariyo abagabo bambaye amashapo y'ugwatsi rubisi ayandi yera, bakaba bambaye n'amashati agiye atandukanye; hakaba hari n'abantu bagiye batandukanye abagore, abagabo bakaba bariko bararaba amababi yayamyumbati ukuntu imeze ariyo bita isombe.

Ahantu hari ishamba ry'ivyatsi vyinshi iryo shamba rikaririmo ubwoko bw'ivyatsi bimwe akaba rimera amashugwe yera ikababifise n'utundi dushurwe dusa n'umuhondo evyo vyatsi rero bikaba biri ahantu hane n'iya bikaba binakikujwe n'ibiti birebire n'ubundi bwoko bw'ibiti byiabitandukanye.

Munsi y'urugo rwa Karori hari ahantu hari ubusitani bw'ivyatsi, aho hantu hakaba hari n'ibiti birebire bakaba baziritse ya mpene aheruka kugura, iyo mpene ikaba ifise amabara yera, ayirabura kandi ikaba ifise n'amahembe atari manini cane, ikaba iziritse kuri ico giti kugirango ishobore kurisha.

Umurima mperuka gutera ukaba warahuye n'izuba uwu murima nkabanarawuteyemwo ibigori bimwe birina bimwe bikaba vyari vyaratanguye guheka ibindi na vyo bikira ibitoya bikaba vyarakubishwe n'izuba bimwe bigatangura kwumisha amababi ibindi na vyo bigatangura gusubira inyuma.

Ikoraniro ry'abantu hakaba habaye ibikorwa vya rusangi vyo gushira umwavu wa kija mbere mu biterwa baheruka gutera harimwo ibigori ibiharage n'ibindi bigiye bitandukanye hakaba ariho abashinzwe umutekano n'abandi bo mw'ishiramwe ry'abarimyi n'aborozi.

Igiti gikuze c'umwembe, Ico giti kikaba gifise amababi mare mare, ariko mato mato y'urwatsi rubisi bikaba bifise n'udushami duto duto tugomba gutukura kikaba caramye imyembe, iyo myembe ikaba itarera neza itarakomera hakaba hariho iyigomba gutukura n'iyindi igomba gusa n'urwatsi.

Kamariza avyukiye mu murima yambaye igitenge ico gitenge ico akenyeye kikagisa ni co yambaye hejuru , akaba yikoreye isuka y'umphini muremure, ariko aramanuka mu mwonga ahanu yarimye utugori twiwe , ivyo bigori bikabikuze bigeze gusoromo.

Ibarabara riri imbere y'amashuri, iryo barabara rikaba ririko rijabukamwo n'abandadazi bashoye ibintu kw'isoko, hakaba bamwe bafise inkoko mu ntoki bikoreye n'amabase agiye arimwo ibidandazwa bigiye bitandukanye, abandi nabo bakaba bariko barabisunika ku mapikipiki no ku magare, abandi nabo bakaba babihetse mu mifuko.

Umukuru w'ishirahamwe ry'abarimyi n'aborozi yazindukiye mumurima arikumwe n'abakozi biwe, bambaye udukanzu tugomba gusa n'ubururu ,n'utuntu tumeze nk'amashashe m'umutwe ,bakaba bavyutse baja gusoroma itomati, bakaba bariko bereka abandi bakuyeyo.

Kamariza akenyeye igitenge yambaye n'umupira urimwo amabara menshi n'agatambara mu mutwe, akaba anezerewe afise akamwemwe ariko aratwenga, akaba ariko araraba umurima wiwe w'ibiharage vy'ibirembezo yarembeye bimeze neza vyatanguye kunaga.

Icamwa c’indimu ,ico camwa kikaba gihishiye Kandi hakaba hariho n’amababi yaco. Kikaba kirunze kumeza ,ico camwa rero hakaba hari n’ikindi bakase kabiri kikaba kiboneka nkaho gifise amazi menshi . Ico camwa rero kikaba kigira akamaro kuvura inkorora n’izindi ndwara.

Ku musozi wa Teza habereye ibikorwa rusangi, ivyo bikorwarusangi bikaba vyitabiriye abashinzwe umutekano n'abandi bo mw'ishirahamwe ry'abarimyi n'aborozi. Bakaba bariko bararima agace k'umusozi kugira ngo bazoshobore kukarima ibiterwa bigiye bitandukanye. Hakaba harimwo abagore n'abagabo n'abandi bana bakiri bato.

Mukamana na kanyange bavyukiye mu murima bambaye ibitenge banafunze ibitambara mu mutwe, bagiye gusoroma umuceri wabo, kugira ngo bashobore kuja kuwanikira bazowusekure hama bawushore kw'isoko uvemwo umwimbu ushimishije.

Ubusitani buri hirya y'imirima bukaba bwaramezemwo ivyatsi, bukaba burimwo butemberamwo abashinzwe umutekano bambaye impuzu z'urwatsi rubisi n'ibirato birebire vyirabura n'inkofero z'urwatsi hakaba hari igitoki camye amabere maniniya kikaba caraguye gifashwe nibindi biti bari baragishingiye.

Kamariza azindukiye m'umurima yambaye igitenge n'ikoti bifise amabara yera nay'atukura, akaba afunze agatambara m'umutwe gasa n'ubururu, akaba avyukiye m'umurima wiwe w'ibiraya, akaba agenda araba uko ibiraya vyiwe bimerewe abifurira anabibagarira.

Isoko ry'ivyamwa iryo soko rikaba ryaremwe n'abagore bakaba bazanye ivyamwa my bitunga bijishije no mu mabase hakaba hari amabase atukura nayandi y'ubururu, hakaba hari ivyamwa vy'ubwoko butandukanye hariho imicungwe, imihwi, amatunda n’ibindi bigiye bitandukanye.

Ishirahamwe ry'abarimyi n'aborozi bambaye imipira isa y'ugwatsi rubisi yanditseko amajambo yandikishije ibara ryera bamwe bakaba bambaye inkofero abandi batazambaye bakaba baje kuraba imirima yabo ukuntu imeze bakaba barateye ibiharage mu buryo bwa kijambere bayitere k'umurongo.

Karori ari mumurima yambaye ipantaro igomba gusa n'umuhondo , umupira wirabura ,n'inkofero y'urwatsi rubisi, akaba yambaye n'isaha kukuboko akaba ariko arakwega akababi k'igiterwa kugira ngo arabe k'ibiterwa vyiwe bimeze neza.

Imbere yo muhira har'ahantu Data yateguye har'ubusitani bw'ivyatsi vyiza butotahaye ivyatsi bigufiya , hakaba hari urugo ruzungurutse rwubakishije amatafari ahiye n'isima.

Umugore yicaye hasi uwo mugore akaba ariko aratora ibiyoba ivyo biyoba kari ibiyoba vyishi baheruka gusoroma bishashe ku mufuko wera hirya yiwe hakaba hari imirima myishi hakaba hari n'umugabo avuye gutasha inkwi.

Ahantu har'ububiko bwubakishije amabati , n'imbaho, n'ibiti bakaba babikamwo umwimbu wavuye mu mirima y'ishirahamwe ry'uburimyi n'ubworozi bakaba bararimye umuceri , imiceri imwe n'imwe ikaba igereranitse ku mahema yera n'ayasa n'ubururu hakaba har'umugore arik'aragenda awugosora kugira ngo ushobore kubikwa usa neza.

Ahantu mu bubiko hakaba hari umufuko w'igice urimwo ibiharage, uwo mufuko ukaba ufise ibara ryera kandi unazinze, hakaba harimwo ibiharage bitukura, ivyo biharage kandi bikaba biryoha, ivyo biharage bakaba barabikoreshejeko kubera uwo mufuko wari wuzuye none hasigaye igice.

Ahantu hateretse ibuye ry'urutare, iryo buye rikaba riteretseko isahani niniya yera, bakaba bayishizeko ibiharage bitukura bifise amaso yera, ivyo biharage bikaba bikunda kuryoha kandi bikunda kumera ahantu henshi.

Ahantu kw'ihema ihema yera hakabateretse imifuko igitandukanye mu mabara ikaba irimwo ibiharage vyinshi n'ibiyoba, wo mufuko ukaba uriko amabara y'urwatsi rubisina yandi atukura hariko n'amajambo yandikishije amabara y'urwatsi hakariho nindi mifuko mito mito iri aho igirimwo ibindi nu bitandukanyi.

Imbuga niniya bateguye bateramwo udutanda. Utwo dutanda tukaba twubakishije ibiti n'ivyuma, tukaba dufise n'utuyungiro hasi. Bakaba bagenda banikiramwo imbuto zigiye zitandukanye kugira ngo zishobore kwuma neza, zizoterwe.

Umwonga muniniya ukaba uri munsi yimisozi myinshi hakaba hariko hakorwa igikorwa co gutera ingemwe zumuceri kugirango zizokure bashobore kuja kuzitera no muyindi mirima hakaba hariho abantu benshi bagiye batandukanye abana abagore n'abagabo.

Umwonga mu niniya bakaba barateyemwo umuceri uwo muceri ukaba utanguye gukura ukaba urimwo n'idengeri ry'amazi, uwo muceri ukaba uteye mu buryo bwa kijambere barawuteye bagendeye ku murongo ku nkombe yuwo mwonga hakaba hari ivyatsi bindi vyimejeje n'ibiti.

Umurima wa karori akaba uteyemwo ibiharage vyiza, ivyo biharage bikaba vyatanguye kuzana amashugwe kugirango bizoce bizana imikerera iyo mikerera ishobore kweramwo ibiharage, hakaba hariho ikindi giharage catanguye kuzana imikerera kikaba gisa nkaho kiriko kirera.

Mu bwoko bwibiharage bashize ahantu hari amazi n'ubushuhe bwinshi ivyo biharage bikaba vyayadugije imigera kugira ngo bitangure kwera bimwe na bimwe bikaba vyatanguye no kuravya amababi, kandi ivyo biharage bikabifise ibara ry'urwatsi rubisi.

I baseniniya irimwo ibiharage hakaba harimwo na, kandi gakemanya igatoya k'akayeye bakoresha bariko rayora vya biharage vyobiragakabigiye bitandukanye mu mabara harimwo ibitukura ibigomba kwera n'ibigomba gusa umuhondo.

Ihangare niniya, iyo hangare ikaba yubakishije ibiti n'amabati, iyo hangare ikaba ifise imbaho zigiye zitambitse banikako ibigori bakaba barafasha ibigori bininiya bimeze neza barabishishura babohanya amashishwa kugira ngo bashobore kuza baravyanikira bizovemwo imbuto nziza.

Imifuko ibiri miremire yera, iyo mifuko ikaba igiye irimwo ibiharage vy'ubwoko butandukanye, hakabaho n'iyindi shashe ndende iri inyuma yiyo mifuko irimwo nayone ibiharage, bitandukanye na vyabindi biri muri ya mifuko ibiri, iyo mifuko ikaba irimwo ibiharage bitukuye, ibindi bigomba kwirabura, n'ibindi bigomba kweruruka.

Agakemanyi gateretse hejuru y'urusengero, urusengero rukoze mu duti tujishije hakaba hariho agakemanyi kariko ibiharage, ivyo biharage bikaba ari vy'amabara ivyo biharage kandi bakaba bariko barabitegura kugira ngo bishobore kuvamwo imbuto canke babiteke.

Ibiyoba bivuye gusoromwa, bikaba bimaze iminsi bisoromwe. Bikaba bikiri ku biti vyavyo; bakaba batarabitotora. Ivyo biti vyavyo navyo ni imizi imwe n'imwe itajeko ibiyoba, ikaba yaratanguye kwuma, n'amababi yaratanguye kwuma akavunguka. Ivyo biyoba bikaba birindiriye ko babitotora bakabikoresha.

Umurima Muniniya W'Ibigori, Ivyo Bigori Akaba Ar'Ibigori Vy'Ikizungu Bikaba Vyama Cane Kigwiti Kimwe C'Ikigori Kikagenda Giheka Bibiri Bibiri Bikaba Vyakuze, Vyatanguye Kuzana Muguruka Hejuru Kubera Vyatanguye Kwama.

Umuntu afise ibiharage vyinshi bitukura mu biganza, ibiharage akaba ari ibitegwa vyiza bifise akamaro kenshi kandi bifise n'intunga mubiri nyinshi, kubera ko ibiharage bitanga inguvu ku mubiri, kandi ibiharage bituma umubiri ugwanya ingwara zimwe na zimwe zitandukanye, ibiharage abantu barabikunda kubera ko vyoroha guteka kandi bizimbutse.

Uurima wagutse uwo murima ukaba uteyemwo igiterwa c'amasaka, amasaka akaba yaratanguye kubeteza hejuru yivyo biti vyayo hakaba hari n'ikindi giti giteye muri uwo murima ayo masaka kandi akaba ari mu bwoko bw'amasaka atukura.

Ahantu ku meza iyo meza ikabiri kibikaratasi bisa ivyo bikaratasi hakaba, ariko imbuto z'ubwoko butandukanye hakaba ari imbuto z'ibigori z'ibyoba izoibiharage izo uburo n'izo amasaka n'izindi zigihe zitandukanye.

Igiterwa kimwe giteye kumurima muniniya ,ico giterwa kikaba gifise ishurwe hejuru k'umutwe, gifise amabara y'umugina ,nay'umuhondo ,icogiterwa Kandi kikaba gifise amababi maniniya, kandi ico giterwa kikaba gikunda guhingurwamwo amavuta canke n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye.

Ahantu bateguye hiyaguye hakaba hubakishijwe ivyuma n'amabati, bakaba barubatsemwo utuzu duto duto tugiye twubakishijwe imbaho n'ibiti, utwo tuzu hakaba hari n'utuyunguruzo turi kuruhande n'udupapuro bagiye bandikako ikiri mur'utwo tuzu.

Umurima muneni yiya w'ishiramwe ry'abaremye n'aborozi bahiruka gutera bakaba barateye igitegwa c'ibiharage ico biharage bikaba bikira ibitoya bitaragera ko babirembera, kandi kaba biteye mu buryo bwa kija mbere bakaba barabiteye bagendeye ku murongo.

Ku meza ahantu hari udufuko tubiri kamwe kakaba karimwo ibiyoba n'akandi kakaba karimwo ibiyoba bidatonoye bikaba bimenetse ku meza ikozwe mu mbaho ibindi naho bikaba bihinguyemwo ifu iri mu gasanduku ka parasitike gafise umufuniko w'umuhondo ibindi navyo bikaba bitekeye mu gafuko bidatonoye.

Ahantu mu murima uwo murima ukaba uteyemwo ibiterwa bigiye bitandukanye, hakaba hariho utuntu dunkingira inyonikona uwo murima. Hakaba hariho abagore batatu bahagaze muri uwo murima babiri muribo bakaba bariko baragosora uwundi nawe araba ibigosorwa uko bimeze.

Kanyange yanikiye ibiharage aheruka gusoroma. Ivyo biharage bikaba vyanikiye ahantu kw'ihema Aho hantu kandi hakaba hari ibiharage bitukura n'ibindi bisa n'ibibenjeye. Ivyo biharage bikaba biriko biranikwa kugirango bizoshobore gutekwa ibindi navyo bakabishora kwisoko.

Ahantu ku meza bashashe agapande k'ihema , ako gapande bakaba barakanikiyeko ivyema bitonoye ivyo vyema kandi bakaba barabishishuye barabikaranga ivyo vyema rero bakaba barindiriye ngo vyume neza kugira baze bashobore kubikuramw'ifu.

Kubera izuba umurima wanje nasanze warumye uwo murima ukaba ar'uw'amasaka ibiti vyayo n'amababi yavyo bikaba vyarumye n'ibindi vyatsi vyayo vyari vyarimejeje muri uwo murima n'ibindi biri ku ruhande biri m’ubwoko bw'urwiri na vyone bikaba vyarumye, kandi aho hantu hakaba haboneka nk'agomba kwijima hagomba harwe imvura.

Ihangare, iyo hangare ikaba yubakishije ibiti n'amabati, ikaba yarubatse ahantu hashashe isima aho hantu ku ruhande naho hakaba hari ivu hakaba n'ibishishwa vy'ibigori vyumiye aho hantu ku ruhande naho hakaba ari ihema yanitseko ibindi bigori iyo hangare nayo ikaba yanitsemwo ibigori.

Ububiko bw'ihunguriro rihingura amafu y'ibigori, hakaba ari ahantu babika imifuko ivuye gupakirwamwo ifu, iyo mifuko ikaba yera ikaba icafyeko ikigori mw'ibara ry'urwatsi rubisi ikaba yanditseko n'amajambo akoresheje ibara ritukura.

Ahantu bateretse agasandugu, ako gasandugu kakaba gakozwe mu mbaho kakaba gasize n'ibara ryera bagenda bagashiramwo ibigori banikiye bari barashshuye, bikaba vyarumiyeko imishatsi yavyo kandi ivyo bigori bikaba bifise intete z'amabara atandukanye.

Umugabo yanitse ibigori kwi hema, iryo hema rikaba rishashe ahantu hari ivyatsi vyinshi kandi uwo mugabo akaba ariko arabisanza, uwo mugabo akaba yambaye umupira ugomba gutukura akaba yambaye n'ipantaro igomba kwirabura, ivyo bigori bikaba vyanikiye kugirango bizovemwo ifu canke babihinguremwo imbuto zo gutera .

Ahantu dawe yashize ibiyoba bitonoye vyo biyoba akaba ari ko barabitunganya kugira ngo bashobore kuja ku bisyesha biwemo ifu yo gutekesha bakababibagiriwemo agasete kamwe kadatonoye k'ikiyoba kagifise igishishwa cako c'inyuma.

Umurima muniniya, uwo murima ukaba uteyemwo igiterwa c'ibiyoba. Ico giterwa kikaba kimaze gukura carashamitse, kandi kikaba gisa neza gitotahaye. Gifise amababi y'urwatsi rubisi. Hakurya y'uwo murima hakaba hari ibiti birebire bifise amashami menshi. Hakaba hari n'ibindi vyatsi bigiye biri ku ruhande.

Ahantuku rusenge, kandi urwo rusenge rukaba rujishijwe mu duti duto duto twirabura, kandi hakaba ari no utugozi tuboshe hakaba ari agakemanyiko arimwo ibiharage vyera hakaba biteguwe kugira ngo bizoterwe canke bikoreshwe mu guteka.

Igiterwa c'ikiyoba , ico giterwa kikaba gifise utubabi dutoduto t'urwatsi rubisi , kandi kikaba kitagira amashami maremare .Ico giterwa kandi mu kwama kikamira mu kuzimu kubera ivyema bimerera mu kuzimu .Kikaba catanguye kuravya gifise amashurwe asa n'umuhondo.

Ikirundo c'imikerera iyo mikerera ikaba ipanze igendewe n'ukuntu bayisoromye hakaba ari n'ibindi bidandajwa bigiye bireye ku ruwande awantu kari b'ibitunguru n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye bikababirindiriye abaza kubigura kugira ngo bashobore kuja kubitegura babire.

Ahantu ku meza hakaba hari agasandugu gakozwe mu mbaho kabaje neza, ako gasandugu kakaba gafise aho baterurira kandi aho hantu baterurira hakaba haziritse imigozi mito mito ya kirundi, indani hakaba hariho imiteja y'ibiharage igiye itandukanye, imwe igomba gusa n'ugwatsi, iyindi igomba gusa nk'iyihishiye, iyindi isa igomba gusa nk'iyubururu bwijimye.

Isoko niniya badandarizamwo ibintu bigiye bitandukanye, hakaba hari umukobwa yambaye ikanzu y'igitenge, yambaye n'akandi kantu kamufasha kumukingira umucafu gafise amabara atukura n'ayera, akaba ariko arafata ifu ayishira mu gakemanyi ayihereza uwugura.

Musi y'urugo hamenetse ingano izo ngano zikaba ariho zikigosorwa zaranahuwe, kandi izo ngano zikaba zarizigezwe kuribwa zikaba zaraguye ahantu hari amazi hakaba ari ho mpamvu zadugije imitwe nk'aho zigomba kwera.

Kama arizafise umurima aheruka guteramwo ubwishaza mu gihe kidatevye bukaba bwakuze bwamye bufise n'imiteja irimwo ubwishaza bukaba butegumwe kuraba, kandi ubwo bwishaza bukaba burindiriwe ko ba busoroma.

Shira hamwe ry'uburimyi n'ubworozi rikaba ryakoresheje inama abanyagihugu barimira mu mwonga musi w'umusozi wateza bakaba bariko barabereka imbuto zikwiye guterwa abo hantu hakaba ari ho ibisekeye bitatu bigiye birimwo imbuto zigiye zitandukanye z'ibiharage.

Kamariza afise umwana mu ntoki akaba afise n'igitunga kirimwo ibiharage avuye gusoroma akaba abitwaye muhira kugira ngo ashobre gutekera umuryango urye. Kamariza akaba yagiye yambaye igitenge afise n'agapira gaciyemwo imirongo yirabura, apfunze n'igitambara mu mutwe.

Ahantu bamenye ubwishaza kubera gutonorwa bukaba bwaragiye burisatura bukiri bubisi, ubwo bwishaza rero bukaba bugiye kwanikwa kugirango bazoshobore kuvamwo ifu canke bakabuhinguramwo ikindi kintu bakoresha bariko barateka canke imbuto.

Mu nzu y'umuco bashizemo igitunga kijishije mu migozi kirundi no mu duti dutoduto bakaba barapfunikishije umupfuniko na wone ukozwe mu migozi no mu vyatsi biva mu mikubuzo, kandi ikaba iteretse ku mabuyi.

Ahantu banikiye ivyema ivyo vyema akaba ariho bari bakibisoroma ivyo vyema kandi bikaba bikiri kubiti vyavyo ibitera vyavyo vyaratanguye kwuma n'amababi yavyo yaratanguye kwuma, ivyo vyema bikaba birindiriyeko bazobitonora bakabasha kuvyanikira bakanavyoza kugirango bashobore kubihinguramwo ifu canke bakabirya.

Karoli arika asanza ahantu yanise ivyema niovyema bakabaarabikwiye koamababi baranabitotora babishira kw'ihema baravyanika kugira ngo bazoshobore kubihura canke babitonore vyuumye neza bakaba, ariko bakoresha ikintu kimeze nk'amasuka, ariko gifise umuhini muremure.

Ahantu bagosoreye mu ndwi iheze hakaba hari ibigori n'ubwishaza bwahaguye bikaba bwaraguye hantu hari amazi hamwe hakaba hatanguye kunaga ibindi na vyo bikaba vyatanguye kuduza imitwe kugira ngo bishobore kunaga kubera vyaguye hantu hari amazi.

Umwonga urimwo umujeri wo mujeri ukaba weze ugeze gusoromwa bakabarindiriye ngo wume gusa uwo muciri ukazoushuja guhingurwamo baushobore kw'isoko abandi bawutware mu ngo zabo bawugaburira imiryango, kandi uwo muceri ukaba arimu bwoko bwiza ukazowuzimvye.

twagiye kuraba ahantu twigiye ubuheze dusanga imbuto z' ivyema twateye zatanguye kuduza imitwe zimwe na zimwe zikaba zitaraduza imitwe ariko inyishi zadugije imitwe iyo mitwe ikaba ifise ibara ryera ariko kugaherezo igomba gusa n' urwatsi.

Igiterwa c'ikiyoba bahejeje gusoroma kikaba gifise udutete ku mizi yaco kikaba kikirambitse mu murima, kikaba gifise n'amababi mato mato y'urwatsi rubisi. Ico giterwa kikaba gitekwa canke kikakarangwa canke kikavamwo ifu batekesha.

Ahantu hateretse udukono, utwo dukono tukaba tubumvye mw'ibumba, hakaba hagenda harimwo imbuto z'ibiribwa bigiye bitandukanye n'udukaratasi twanditseko ubwoko bw'ivyo biribwa. Hakaba harimwo ibiharage, ibigori , indagala n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umurima uri kumusozi, uwo murima ukaba ufise ibiterwa bikuze n'ibikiri bitoya bakaba barateyemwo igiterwa c'amasaka ukaba ugabuyemwo kabiri, hakaba hari amasaka akiri mato mato atarazana udutete k'umitwe hakaba hari n'ayandi yeze ageze gusoromwa .

Karoli avuye gusoroma ibiharange vy'umutonore vyiwe akaba bimwe biri mu mifungo bigiye bigerekeranije kw'igare ryiwe karoli akaba yambuye umupira ugomba kusanka ubururu n'ipanaro igomba kwirabura akaba afise igare ririko ikoti y'ubururu ku mahembe.

Umurima muniniya, uwo murima ukaba uteyemwo igiterwa c'ubwishaza, kandi kikaba caradugijwe imitwe itanguye kuzana amashurwe kugira gitangure kwama, kikaba gifise utubabi dutoya tw'urwatsi rubisi n'amashurwe agomba gusa n'agahama n'ayandi agomba gutukura

Munsi yisoko hari umugore yaremesheje isoko ryibinyampeke ro soko rikaba ririko imifuko myinshi igiye irimwo ibiribwa birimwo amasaka, uburo. ibiharage, ibigori hamwe namasoya kandi bikaba birindiriye abakiriya.

Ahantu mu busitani buniniya bw'ivyatsi vyumye n'ibikiri bitoto, hakaba hari n'ahandi i mashini zaciye hari ivyondo, iyo mashini ikaba ifise romoroke itwaye amabuye matomato bakoresha bariko barubaka, imashini kandi ikaba itukura.

Ishirahamwe ry'abarimyi n'aborozi, rikaba ryazindukiye kw'iraro rya Basabose, bagiye kuraba ubworozi bwiwe bwa kijambere ahakorera. Hakaba hari inka nyinshi z'amabara agiye atandukanye, y'akagajo n'ayera n'ayirabura. Hakaba hubakishijwe ibiti n'ivyuma n'amabati.

Ahantu hari vyatsi vyinshi bimwe bitotahaye ibindi vyumye hakababororeramwo inka za kija mbere izonka zwazifise amabara y'akagaju nayandi agomba kwirabura emwe muri zoghambaye paratiku butwi.

Inka z'ikizungu zikaba ziri mu murima urimwo ugwatsi rwiza rutotahaye izo nka zikaba zifise yama parati ku matwi hakabaho inka y' ishuri n' iyindi, zikaba ziriko zirabira zibaza ko boziha amazi.

Abanganga b'ibitungwa, bakaba bariko baravura inka iri mumipango bafatishije ibiti kugira ntishobore kwinyagambura bariko barayivura, iyo nka ikaba isa nkakagaju, abo baganga bakaba bambaye impuzu zisa n'ubururu zamasarubeti n'ibirato birebire vy'irabura.

Iraro rininiya ryubakishije ibiti n'imbaho bakaba bororeramwo ingurube za kijambere. Hakaba harimwo ingurube niniya cane iheruka kubwagura ibibuguru vyinshi kandi bakaba barabisasiye ibarizo ry'imbaho.

Iraro rya kijambere, iryo raro bakaba baryororeramwo inkoko z'ikizungu kandi hakaba hari imihombo itwara amazi iriko utuntu dutukura zinywerako amazi. Akaba ari inkoko zikiri ntoya zitaramera amababa kandi zikiriko zororegwa Aho kugiango zisoshobore guta amagi.

Iraro rininiya ryubakishije amabati , amatafari ahiye n'isima ndetse n'ibiti hakaba hariho ibiraro binini binini bagiye bagabanyamwo bashiramwo ingurube nyinshi zikuze hakaba harimwo Basabose ariko arerekana zangurube ukuntu zisigaye zingana.

Ahantu babagira ibitungwa hakaba hari umugabo yambaye akantu ku kuboko ariko arakatisha imashini inyama kugirango ashobore kuyigabanyamwo uduce duto duto iyo nyama nayo ikaba ifise amagufa hakaba hariho numusoso uri kurayo magufa.

Iraro ryubakishije imbaho n'ibiti hasi hakaba hari isima n'ibarizo hakaba hari ibibuguru vy'ingurube vyinshi biryamye mu mufuruka y'iryo raro izo ngurube zikaba zikir’intoya, kandi zikaba hariho imwe ifise amabara yera n'ayirabura.

Iraro rirerire cane, iryo raro rikaba rigiye riciyemwo utwumba bakaba barayubakishije amatafari ahiye n'isima , hakaba hanasakajwe amabati yera kandi kurayo mararo hakagenda hari amagiriyaje bashiramwo ibitunrwa.

Urugo rw'ibiti vy'imiyenzi urwo rugo rukaba rukase neza, indani hakaba hariho iraro ry'inka, iryo raro rikaba ryubakishije ibiti n'amabati hakaba hariho umugore yambaye isarubeti rigomba gusa n'ubururu n'ibirato vyirabura birebire vy'ingamiya, uwo mugore akaba ari umuganga w'ibitungwa ariko avura inka iriko irarishiriza muri urwo ruraro.

Karori na Basabose bazindukiye mw’iraro ry’inka kaba bariko bapompa umuti. Basabose akba yambaye isarubeti y’urwatsi rubisi ahetse n’ipompo y’umuhondo n’amabara y’umukara , akaba ariko atera umuti inka ifise amabara yera n’ayirabura .

Ahantu musi y'umusozi hari imipango y'inka, bakaba bashizemwo inka y'inyambo ifise amahembe maremare, iyo nka ikaba isa n'umugina, ikaba irikumwe n'abaganga b'ibitungwa, abo baganga bakaba bariko barayitera intanga za kijambere.

Iraro rininiya ryubatswe mu buryo bwa kijambere harimwo ibyuma, ibiti. Iryo raro rikaba ryororerwamwo inkoko za kijambere zisa n'umugina n'amabara agomba kwera, zikaba zambaye utuntu dukingira amaso kugira ntizishobore kuza ziraryana.

Inka y'ifirizone inka ikaba ifise amabara agiye atandukanye anacangacanze, harimwo ayo umugina na yera iyo nka kandi ikaba iryamye ahantu hari ivyatsi vyiza bitotahaye yarirushe iriko irarisha kandi ivyo bishurwe bikaba bifise amabara y'umuhondo .

Iraro rininiya ryubatse mu buryo bwa kijambere, ryubakishije ivyuma, ibiti, imbaho n'amabati, n'isima n'amatafari ahiye. Hakaba hororerwamwo inkoko za kijambere, hakaba hari n'imigozi imanitse ivyo zirirako.

Ahantu hari iraro rininiya ryubakishije ibiti n'imbaho bakabororamwo ingurube za kija mbere hakaba aringurube igomba gusa n'umugina gifise n'utubara duto dutwo twirabura iyo ngurube, kandi ikabihagaze iraba urikarayigaburira, kandi ikabihagaze ahantu mu muferege irira.

Ahantu hateguwe ku gira baze barahabagira aho hantu kandi hakaba hubatswe mu buryo bwa kijambere hakaba hubakishijwe ivyuma amakaro n'isima aho hantu kandi hakaba hariho inyama zimanitse kuri vyavyuma izindi nazo zikaba ziriko zirabarwa.

Karori n'umugore wiwe bakabahagaze hakurya y'iraro ririmwo inka nziza cane n'impene zisura neza zivyibushe kandi zikabaziriko zirarisha ubwatsi bahejeje kuziha inyuma yabo hakaba hariho akazu kubakishije amatafari y' ivyondo hakaba hanateye n'ibitoke.

Ahanu hari abagabo babiri abagabo babiri akabariho uwuri karapompa inka akaba yambaye ipompa mu mugongo ifise amabara y'umuhondo n'agomba gusaubururu akabayambaye i koti igomba gusa umugina n'ibirato birebire vyirabura uwo wundi na we akaba, ariko araza amufata irayanka ku gira ngo ayipompe itirukansi.

Iraro rininiya ryubatswe mu buryo bwa kijambere . Iryo raro rikaba ririmwo inyuma, imbaho, ibiti n'amabati. Iryo raro bakaba baryoreramwo inkoko za kijambere. Hakaba hariho n'utundi tubati twubakishijwe imbaho, ziteramwo amagi, hakaba hariho n'utundi tumanikishije imigozi turiramwo.

Iraro ryubatswe mu buryo bwa kijambere iryo raro rikaba ririmwo inka ya kizungu iyo nka ikaba ifise ubwoya bwinshi ikaba igomba gusa n'umugina ikaba iriko iravugwa n'umuganga w'ibitungwa ayitera urushinge rurimwo umuti, kandi iyo nka ikaba ifise n'iparata kugutwi.

Umuganga w'ibitungwa ariko arasuzuma inyana zikivuka ziri mu ruhongore rwubatse mu buryo bwa kijambere ryubakishije ivyuma zikaba zinasasiye ivyatsi vyumye uwo muganga w'ibitungwa akaba yambaye ikanzu yera yambaye n'udukingira iminwe afise n'akadobo k'ubururu ariko arayigaburiramwo.

Iraro ryubatswe muburyo bwa kijambere iryo raro rikaba ryubakishijwe isima n'amatafari ahiye, iryo raro rikaba rigiye ririmwo ibibuguru bikuze nibikiri bitoya bikivuka, kugirango bashobore kubikurikirana. Rikaba ryubatse harimwo n'umuferege ugenda ucamwo ivyo bazigaburira ,canke ivyo bakunduye.

Iraro rininiya rya kijambere rikaba ririmwo uwuriko arazigaburira yambaye ipantaro igomba kwirabura hakaba hariho nivyo ziriramwo ari amabido bakase ahandi naho hakaba hateye ibiti ahandi naho hakaba hari inkingi zubakishije amatafari ahiye nisima.

Ahantu ku nzira, iyo nzira ikaba ikikujwe n'imirima, hakaba hari ahantu ku nkombe y'uwo murima hari ivyatsi vyiza bitotahaye, hakaba hari inyana zitatu ziriko zica kuri iyo nzira zifise amabara y'umugina, ayera n'ayagomba kwirabura.

Twagiye kuraba iraro bororemwo ingurube za kijambere iryoraro rikaba ryubakishije amatafari ahiye n'isima hakaba harimwo ingurube niniya yo mu bwoko bwa kijambere iyo ngurube ikaba isasiye ibishishwa vy'umuceri kandi ikaba isa bk'iyifise amezi.

Aha hantu hateguriwe kororegwa inkoko za kijambere, aha hantu bakaba barahashize ivyuma vy'ubuhinga bwa none, zishobora gufasha za nkoko gukura neza zitagwaye canke ngo zigire ikindi kibazo. Izo nkoko zikaba zifise amabara yera n'amaguru agomba gusa umuhondo.

Iraro rininiya, iryo raro rikaba ry'ubakishije imbaho n'ibiti, bakaba bororeramwo ingurube za kirundi, iyo ngurube ikaba ifise amabara y'irabura nayagomba kwera, ikaba yarabwaguye ibi buguru bininiya, ivyo bibuguru bikaba bisa nkibikuze bikaba bifise amabara agomba gusa nkaya nyina.

Karori aherutse kubaka iraro yubakishije amatafari yivyondo, ashiramwo n'amadirisha yubakishije ibiti n'imbaho acayororeramwo inkoko za kijambere zigomba gusa umugina zifise n'ayandi mabara yera izo nkoko akaba ari nyinshi cane akaba yarazishiriyemwo N’utubati twokuza zirateramwo.

Ahantu hakoraniye abantu benshi, abo bantu bakaba bagiye harimwo abaganga b'ibitungwa n'abandi banyagihugu bazanye inka zabo zikiri ntoya bita inyana, baje kuzivuza abandi nabo baje kuziteza inshinge zo ku zikingira ingwara.

Iraro rininiya iryo raro rikaba ryubakishijwe n'imbaho n'ibiti iryo raro rikaba ryororewemwo ingurube niniya ya kijambere hakaba hari umugabo yaje kuraba ibibuguru vyayo iheruka kubwagura uwo mugabo akaba yambaye ishati yera n'ipantaro igomba kwirabura

Uruhongore rwubakishije n'ibiti biteye bifise n'amashami, bakaba baragiye baterako utubariro kugira ngo bazitire. Hakaba hariho intama iziritse, iyo ntama ikaba ifise amabara yera n'ay'umugina, iyo ntama bakaba bayiziritse kugira ngo irishe, nta hantu isubiye kuja.

Ahantu hari iraro iryo raro akaryororamwo intama n'impene hakaba hubakishijwa ibiti n'imbaho hakaba arimwo impene zibiri zikuze zera n'impene ifise amabara yirabura n'ayagomba kweruruka hakaba ari hakagaze k'izo ntama zikaziyko zirarisha ivyatsi bazishiriye hasi.

Karori n'abagenzi biwe bavuye kuragira, bacana impene zabo ahantu hari haziritse amasuguru abiri afise amahembe maremare, ayo masuguru akaba yaraziritse ahantu hari ivyondo vyinshi kandi akaba afise ibara ryera, bakaba bafise impene nyinshi nabone zigiye zitandukanye mu mabara, hariho izumugina, izirabura, n'izifise amabara avanze.

Inkende zibiri zisa zicaye ku giti. Izo nkende zikaba zifise amabara abiri atandukanye. Mu maso zifise ibara ryera, no ku kuboko ku ruhande, inyuma naho no ku murizo, zikaba zirabura. Zikaba ziri ahantu hari ivyatsi vyinshi, hasa nk'aho ari mw'ishamba.

Mw’ishamba igiti c'umuringa gifise amababi matomato ariko gifise amashami maremare kikaba gihagazeko inyoni zibiri zomubwoko bumwe zisa izo nyoni zikaba zifise amabara yirabura ayagomba gusa ubururu n'ayagomba gusa n'agahama izo nyoni imwe ikaba ihagaze iraba imbere iyindi iraba inyuma.

Inyoni ntoya iri ku giti yasamye igiye kurya indagara, iyo nyoni ikaba ifise amabara menshi atandukanye. Harimwo ibara ry'ubururu n'ibara risa n'iryivu. Iyo nyoni ikaba ifise umunwa muremure usongoye gose kandi ikaba ifise utuguru dutoya.

Inyoni ntoya nziza ihagaze ku giti gifise amahwa menshi kandi gifise n'amababi, iyi nyoni ikaba ifise utuguru dutoya ikaba ifise n'umunwa mutoya ariko usongoye, inyoni ifise amabara abiri atandukanye ibara ryera n'irindi bara risa n'iryivu.

Ku nkombe y' ikiyaga ahantu hari ivyatsi bire bire cane hahagaze igikoko co mu mazi ico gikoko kikaba ari kinini cane kikiba citwa imvubu, iyo mvubu ikaba yasamye yerekana mu kanwa kandi ifise amenyo make.

Ahantu ku nzira, hakaba hari igikoko cipfishije. Kikaba kiriko kiribwa n'inyoni ndende yo mu bwoko bw'agaca, ifise amabara agomba kwirabura n'ayandi y'umugina, n'amaguru yera, n'umunwa ugomba kwera. Iyo nyoni ikaba iriko igenda irya inyama za ca gikoko cipfishije, kiryamye munzira.

Ahantu hari ivyatsi vyinshi hakaba hahagaze inyoni y' inyamanza iyo nyoni ikaba ifise amabara yera nayirabura n' amaguru yirabura ikaba ifise n' umurizo mure mure cane wirabura, iyo nyoni kandi ikaba ikunda gutera amahigwe.

Ubusitani buniniya, ubwo busitani bukaba burimwo ibiti bigiye bitandukanye. Hariho ivyumye n'ibigitotahaye. Hakaba hahagazemwo inyoni iri mu bwoko bw'inuma. Iyo nyoni ikaba ifise amabara agiye avangavanze. Hariho ayagomba kwera, ayagomba gusa umugina, n'ayandi agomba kwirabura.

Inyoni ihagaze ku giti gitemye, iyo nyoni ikaba ifise amabara menshi atandukanye .Kuva ku mutwe kugera ku gihimba ikaba ifise ibara ryera, amababa yayo afise ibara ryirabura niyindi bara risa n'imvi. Ifise amaguru matoya ikaba ifise umunwa usongoye n'amaso atukura.

Ingurube yo mw'ishamba, iyo ngurube ikaba ifise amabara y'umugina n'ayirabura, ikaba ifise n'umurizo mutoya ariko ikaba ifise ubwoya bwinshi, ikaba iriko yirukanga mw'ishamba ririmwo ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi.

Ahantu kunkombe y'uruzi hari ivyatsi birebire, hakaba hari igikoko co mumazi citwa imvubu, iyo mvubu ikaba yasamye yerekana mukanwa hayo. Hakaba hasa n'umutuku werurutse.

URubaho rurerure rukaba ruhagazeko inyoni iri m’ubwoko bw'inuma iyo inyoni ikaba ifise amaguru atukura ikaba inafise amabara agomba kweruruka n'ayirabura ikaba ifise akatsi mu kanwa karekare gafise amababa atatu.

Igiti kirekire c'amashami maremare ariko gifise amababi makeya, kigasa nk'igiti cumye, kikaba gihagazeko inyoni niniya iri mu bwoko bw'agaca. Iyo nyoni ikaba ifise amabara agiye atandukanye, ayirabura, ay'umugina n'ayagomba kweruruka, kandi ifise umunwa wigonze.

Iti kirusheko ibisenga kikaba kiriko inyoni iyo nyoni ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryo umuhondo n'iryirabura hakaba hari n'amashami asa n'urwatsi rubisi.

Ahantu kumusozi Hari amabuye menshi y'urutare. Ayo mabuye akaba ari yamabuye yo mumazi. Hakaba hariho n'ibindi vyatsi vyumye biraho hejuru yaho mabuye. Hakaba hariho n'ibindi vyatsi bigiye bizungurutse ayo mabuye, n'ibiti birebire vy'amashami menshi. Hakaba hariho inkende zibiri zihagaze kurayo mabuye.

Ahantu hari ivyatsi, ivyo vyatsi bikaba bifise ahantu haca amazi hari ibibaho bafukishije kugira ngo umuntu ntazogwemwo, hakaba hahagaze inyoni ndende cane ifise amabara agomba kwirabura, n'ayandi agomba kweruruka, n'ayandi agomba gusa nk'ayera, iyo nyoni ikaba ifise amaguru yirabura n'umunwa muremure wirabura.

Ahantu ku nkombe y'uruzi, urwo ruzi rukaba rufise inkombe iriko ivyatsi birebire n'ibiti, hakaba hahagaze inyoni y' umusambi ifis' umunwa muremure, n'amagaru maremare, n'amababa afis'amabara agiye atandukanye harimwo ayirabura, n'ayera n'ayagomba kweruruka.

Ahantu ku nkombe y'uruzi hegeranye n'umusozi muremure cane hakaba ari ko haca inyoni efise amababa manini iya iyo nyoni ikabirik iraguruka isanga izindi iyo inyonika yefise amabara ayera ayirabura n'amaguru agomba gusa umuhondo n'umuhunku ngomba gusa umuhondo.

Akana k'imbata kaguye mu mazi ayo mazi akaba arahantu hiretse kubera invura nyinshi iheruka kugwa mundwi iheze, ako kana kakaba kariko karoga kakaba gafise amabara agomba gusa: umugina, ay'agomba kwirabura, n'ayagomba kweruruka.

Ubwoko bw'urwavu kunje kuba mw'ishamba rwo rukwavukaba rufise amabara agomba kwieruruka na yandi y'umugina rukaba rwunamye ahantu ruri ko ruraraba utwatsi twimijije awo hantu hakaba ari utwatsi tugiye dutandukanye ari utwatsi duto duto n'utundi turi ku mashami marem are.

Umuswi w'inyoni ukiri mutoya wazimiye wonyene ukabura ahantu musi y'igiti haguye amashami akuma hakaba n'ivyacoimijije ahaantu bikira ibitoto iyo nyoni ikabifise amabara agomba kwirabura n'amaguru agomba gutukura.

Ahantu mu ishamba, iryo shamba rikaba rimwo ibikoko bibiri vyo mu bwoko bumwe, kimwe kikaba kimeze nkaho gipfukamye, kikaba gifise umurizo mutoya w'onze, wirabura, n'ubwoya bwinshi ku mugongo, ahandi kikaba kigomba kwirabura. Ico kindi naco kikaba kiriko kiragendagenda kiraba hasi.

Ahantu m'umwomga himejeje ivyatsi birebire cane bimeze nk 'imikenke ,ivyo vyatsi bikaba birimwo inyoni zibiri z'ubwoko bumwe zisa, izo nyoni zikaba zifise amabara agiye atandukanye harimwo ay'umugina , ayirabura n'ayagomba kweruruka kandi izo nyoni zikaba zifise umushatsi ushaka gusa n'umugina hejuru.

Ahantu ruguru y'umusozi hari utwatsi dutoduto n'ibiti bikebike, hakaba hari ahantu hahagaze agakoko ko mw'ishamba gafise umurizo muremure uriko ubwoya bwinshi kakaba gasa ikigina kunda kera kakaba gafise amaso y'irabura n'utuboko dutoduto.

Mw'ishamba ry'ibiti birebire, n'amashami menshi n'amababi menshi, hari igiti gifise ishami; hakaba hahagazeko inkende. Iyo nkende ikaba ifise ubwoya bwinshi harimwo ubwerurutse, ubwirabura, n' ubugomba kwera. Iyo nkende ikaba iriko iraraba igikoko gihagaze ku yindi giti.

Kurutare runiniya rw'ibuye ,urwo rutare rukaba ruriko utwatsi duto duto twagiye tumerako urubobi, hakaba hahagazeko inyoni iri mubwoko bw'agaca, iyo nyoni ikaba iriko iraraba inyuma iraba ahizindi zigenzi zayo zahagaze ,ikaba ifise amabara yera ,ayirabura n'ayagomba kweruruka.

Inyoni yaragiye yubaka icarire cayo ikoresheje ivyatsi n'uduti dutoduto yubaka mu nfuruka y'urugo ahantu hejuru iyo nyoni ikaba iri mu bwoko bw'inyoni ntoyi y'amabara y'irabura n'ayera ikaba yaraberuye utu nyoni dutatu dusa.

Ishamba ry'ibiti birebire n'amashami menshi nibindi vyatsi vyagiye birimeza nibindi birandaranda ku biti bikaba vyarafunganye bikaba biryamyeko inkende yirabura ikaba iryamye iriko iraba izindi zimanutse ku giti.

Igiti c'umwembe, ici giti kikaba gifise udushami tureture twonze. Ico giti kandi kikaba carazanye utundi tuntu twera kumashami. Kuriryo shami hakaba hahagazeko inyoni ifise umurizo muremure, y'amabara yirabura n'ayagomba kwera. Ikaba ifise n'ayandi mabara kumunwa agomba gutukura n'ay'umuhondo.

Umusozi uwo musozi ukaba ukikujwe n'ibiti vyinshi hakaba hariho n'urugo rwubakishije ibiti vyaciwe bikuma bigategurwa neza hakaba hahagaze akanyoni ako kanyoni kakaba kari mu bwoko bw'agaca kakaba gafise amabara y'umugina ayirabura nay'agomba kwera.

Igiti kirekire, ico giti kikaba carubatswemwo n'inyoni icari cazo. Izo nyoni zikaba zifise umunwa muremure, zifise n'amabara agomba gutukura n'ayandi agomba kwirabura. Izo nyoni kandi zikaba zaragiye muri ico giti kugira ngo zishobore kwororokeramwo.

Ahantu mu mfuruka y'inzu hubakishijwe imbaho n'ibiti hakaba arahantu inyoni yashashe yubaka icarire cayo iteramw 'amagi ,ayo magi akaba ariyo yavuyemwo uduswi twayo, izo nyoni zikaba zifis'ibara y'umugina, ayirabura nayagomba kweruruka.

Ahantu hari urutsinga rw'umuyagankuba urwo rutsinga rukaba ruca hejuru y'ibiti vyinshi, hakaba hariko inyoni zitatu zo mu bwoko bumwe, izo nyoni zikaba zifise amabara agiye atandukanye cane hakaba harimwo umuhondo, umutuku, urwatsi n'ubururu.

Ahantu ku nzira hafi y'ishamba hakaba hari ibarabara rikozwe mw'ikaburimbi risize amabara yera kandi hakaba ari hafi y'ibiti vyinshi n'ivyatsi vyimejeje hafi y'ibarabara .Hakaba har'agakoko kariko karajabuka rya barabara gafise amabara yera n'ayirabura gafise n'amahwa inyuma.

Mw'ishamba ahantu ku mbuga y'umucanga hakaba hari ubukoko bubiri, ubwo bukoko bukaba bwirabura bufise ivyoya vyinshi, ivyo ivyoya bikaba vyera ibindi vyirabura, bikaba binafise amahwa inyuma. Ayo mahwa akaba ariyo bikoresha biriko birikingira.

Mwibarabara ryubakishije ikaburimbi ka bari ico afyemo n'imirongo yera hakaba ari ho gakokoko mw'ishamba kariko karaza ugakoko ka gafise amahwa inyuma ugakoko gafise n'amabara yera na yirabura, kandi kakaba gakuresha amahwa kugira ngo kikingira.

Ahantu har'ivyatsi: ivyatsi bitotahaye vy'urwatsi rubisi ivyo vyatsi bikaba birimwo ibuye rinini ry'urutare, iryo buye hakaba har'inkende irihagazeko ifis'ubwoya bwinshi mu manso ,ikaba ifise n'ubundi bwoya kumugongo bugomba kwera ahandi naho hakaba hagomb gusa n'umugina.

Ishamba ry'ibiti birebire vy'imigano bikaba bifise amababi maremare mato mato amwe akaba ahishiye ayandi akaba yarumye ayandi akaba agomba gusa n'urwatsi rubisi, bikaba bifise amashami mato mato hakaba hahagazeko inkende ifise ubwoya bwinshi bw'amabara agiye atandukanye hamwe nay'umugina nayandi yirabura.

Munsi y'urugo hari igiti c'umuzabibu gikunda kwama cane. Kikaba gifise amashami maremare n'amababi menshi. Hakaba hahagazemwo inkende n'abana bayo. Hakaba hari inkende ikuze iriko iramurira imizabibu ihereza akana kayo kakiri gato.

Igiti giteye musi y'ubugo kikaba gifise amashami menshi agiyatandukanye ayo mashami amwe akaba afise amababi menshi ayandi na yo akaba nta mababi menshi afise hakaba ariho ishami rihagaze ko inyoni iyo nyonika yafise amabara giyatandukanye harimwo ayo ubururu ayirabura n'ayatukura.